Ka abarba shine idan kasamu abarba kacire kanta ma'ana ganyen da yake kanta rawanin kenan se a busar dashi ma'ana asan yashi tsawon mako guda bayan ya bushe se asa se a sakashi kai tsaye cikin tukunya kimanin senti mita ashirin da biyar sannan kuma a ƙara ƙasa ƙasa ta lambu ko kuma asamu tukunya cike da ruwa itama kimanin santi mita ashirin da biyar se a saka

Bishiyoyin kwakwan manja suna buƙatar wasu yanayi yanayi na farko ana shuka bishiryar kwakwar manja agurin yadda yake da da zafi ma ana yankuna da suke da wannan zafin sannan kuma yana na biyu shine ruwan yakasance sunada wadatartan ruwa ana misu ruwan sama akai akai sannan na uku yakasance ƙasar gurin tanada zurfi to musamman irin ƙasashe yankunan da suke ɓangaran kudu irinsu naija delta so su suke da wannan yanayi shiyasa zakaga ake tasa bishiyar kwakwar manja irin wannan yankunan saboda ruwansu yana kaiwa duk shekara shekara akeyi sannan sunda wadatar safe sannan ƙasar su masu zurfi ce

Arewacin Najeriya musamman a jihohin Kano da Kaduna yana da yanayin dazuka da ƙasar Savana wanda ke da zafi sosai da ƙarancin ruwan sama bishiyoyin kwakwa da ake dasawa a irin wannan wuri dan fuskantar yanayi me zafi da bushewa amma suna da hanyoyi da yawa da suke amfani da su domin dacewa da wannan mawuyacin yanayi na farko tsarin ganyen bishiyan ganyen bishiyar kwakwa yana da tsawo da sirara wanda ke rage yawan ruwan da zai fita daga cikin sa ta hanyar zufa hakan nan ganyen yana da wani nau'in shinge da ke kare shi daga zafi da iska me ƙarfi wanda ke rage bushewa dogon tushen bishiyar yana da dogon tushe wanda ke zurfafa sosai a ƙasa domin ya iya samun ruwa daga zurfin da sauran tsirrai basa ba zasu iya kaiwa ba wannan yana ba shi damar rayuwa ko da ruwan sama yayi ƙaranci gamar adana ruwa bishiyar kwakwa tana da adana ruwa cikin tsokar sa da kuma tushen sa wanda ke temaka masa ya jure bushewar dazuka wannan damar tana ba shi kariya a lokacin rani me tsawo a Arewacin Najeriya haƙuri da juriyar zafi da rana bishiyar kwakwa na da fata me ƙarfi da ke kare shi daga zafin rana me tsanani bishiyar tana iya jure yanayi yanayin da zafin rana ke kaiwa sama da kaso arba'in wanda yawancin tsirrai ba zasu iya rayuwa a ciki ba da cewa ƙasar da bata da riƙon ruwa ruwa bishiyar kwakwa yana iya girma a ƙasar da bata da yawan ruwan ruwa ko taki wanda yasa ya dace da gonakin da basu da isashen ruwa yana kuma iya rayuwa a ƙasar da ke da yashi ko dan kauri wanda ke yawaita a yi yankunan Kano da Kaduna amfani mutane da noma a yankunan Kano da Kaduna suna dasa da kwakwa kusa da rijiyoyi ko wuraren da ke da ɗan ƙaramin ruwa domin ya samu isashen abinci manoma na amfani da hanyoyin zamani kaman ban ruwa da kuma amfani da taki domin su tallafa wa kwakwa ya girma da kyau bishiyoyin kwakwa na iya rayuwa da kuma girma a yankunan da ke da zafi da ƙarancin ruwa sam sama kamar Kano da Kaduna saboda irin tsarin tsarin ta na jiki da yadda take iya dacewa da muhalli.

manoman ƙwaƙwa a arewa maso gabashin najeriya musamman jahohin barno da yobe na fuskantar matsalolin fari da hamada wanda ke hana wanda ke hana shuka girma da kuma rege yawan amfanin gona dan magance wannan matsalar na iya amfani da dabaru masu tasiri kamar haka zaɓin nau'in ƙwaƙwa me juriya da yanayi manoma sun neme nau'in ƙwaƙwa dake da juriya da fari da da bushewar ƙasa kamar wannan nau'in yana girma da sauri kuma yana buƙatar ruwa kaɗan wannan nau'in yana da ƙarfin girma a wuraran dake ƙarancin ruwa amfani da hanyar ajje ruwa tsawo da ƙarancin ruwa tama a yankin ana buƙatar tsarin ban ruwa na zamani a hanyoyin adana ruwa kamar shayarwa da bututun ruwa yana bada ruwa kai tsaye zuwa tusahn ƙwaƙwa don rage ɓata ruwa rufe ƙasa da ciyawa ko ganyaye yin amfani da ɓara guzan ciyawa ko ganye yana taimakawa wajan hana ƙasa bushewa da kuma riƙe danshi tattara ruwa ruwan tama ana iya tara ruwan tama a tafkuna ko rijiyoyi domin amfani dashi a lokacin fari kula da ingancin ƙasa domin hana ƙasa bushewa da ƙara ƙarfi ta ayi amfani da takin gargajiya daga dabbobi ko ganye da ƙarfafa ƙasa ayi amfani da ƙasa mai riƙewa domin hana ruwa narkewa da wuri a shuka ƙwaƙwa a ƙasa me sauƙin riƙe danshi domin hana yawaitar hamada sannan kuma a shuka bishiya masu juriya da fari a kiyaye domin hana iska bushar da ƙasa a shuka wasu nau'ikan tsirrai dake iya riƙe ƙasa dan hana zaizayar ƙasa

bishiyar kwakwa ke takawa wajen kare kasa da hana ziziyar kasa a yankuna gabar na tirku da na jiriya kamar dabba da a yankunan?? da Akwa Ibom bishiyar kwakwa ta na ta ka muhimmiyar wajen kare kasa daga lalacewa hana zinziyar kasa dakuma ingantan lafiyar kasa wannan soboda yanayin yankin na da kasa mai yashi da ruwa mai yawa wande ke sa zinziyar kasa da rabuwar ingancin su sun kasance babban kalubali ga wasu daga cikin hanyoyi hanyoyi da bishiyar kwakwa ke taimakawa hanya ta farko hana zinziyar kasa zinziyar kasa ta na faruwa ne idan iska ko ruwa mai karfi na wanke kasa yana cire sinadirai masu amfani kuma yana rage ingancin kasa bishiyar kwakwa ta na taimakawa ta hanyoyi kmar ganyayen ta na hana ruwan sama bugun kasa kai tsaye dan haka ya na rage karfin ruwa wajen wankewa da narkar da kasa tushen bishiyar kwakwa ya na dakarfi kuma yana rike kasa sosai musamman a yankuna da ke kasa da rereyen bakin teku ko koguna kwankwasan kasa yanayin da ganyen kwakwa ke fadiwa suna rife kasakuma suna rage yawan bacewan ruwa da kuma hana iska kwasar kasa misali a yankunan gabar ruwa da Delta da Akwa Ibom a na yawan samun zinziyar kasa soboda ruwan sama mai yawa dap da koguna amma idan aka dasa bishiyoyin kwakwa da yawa kasan na kasa na kasancewa da kwanciyan hankali kuma ta na zaune a wurin ta ba tare da iska ko ruwa ya kwashe ta ba ruwa ya kwashe ta ba wannan su ne fa'idodin da suke wannan shi ne hanyar da bishiyan kwakwa ta ke taka muhimmiyar rawa a irin jihohin su Akwa Ibom da Niger Deltta

Yadda manioman kwakwa a yankuna daban-daban na Najeriya za su samu tallafi da albarkatu kamar irin su hidimomin fa284 [Orthography] February_hausa_hau_m_445_AG00156_Shamsuakarwa rancen kuɗi da kasuwa a Najeriya manoman kwakwa suna buƙatar tallafi da albarkatu domin inganta nomansu isui ta kuma haɓaka kasuwancinsu waɗannan albarkatun sun haɗa da hidimomin faɗakarwa da shawara hanyoyin samun rancen kuɗi da tallafi samun kasuwa da inganta talla zan yi bayani dalla-dalla akan kowane daga cikin waɗannan na farko hidimomin faɗakarwa da kuma shawara hidimomin faɗakarwa suna bai da shawarwari da kuma ilimi na zamani da ake bayarwa manoma domin inganta nomansu. Ana samun wannan tallafi daga gwamnatin taryya ko kuma gwamnatin jihohi. a kwai ƙungiyoyi da suke taimakawa wajen samar da kwakwa manja ko bishiyar kwakwa irin su National Palm produce Association of Nigeria wannnan ƙungiya ce da ke bada shawarwari da horo ga manoman kwakwa a Najeriya. Ma'aikatan noma da raya karkara, suna da ofisoshi da ke taimaka wa manoma da sababbin dabarun noma. sannan cibiyoyin bincike wannan akwai cibiyan bincike ta Palm oil shi ne ake kira da Nigeria institute for oil palm research wannan cibiya tana ba da sababin irin kwakwa da suka fi saurin girma da kuma ba da shawara kan yadda za a inganta noman kwakwa sannan suna taimakawa manoma da dabarun noman zamani ƙungiyoyin manoma, manoma za su iya shiga ƙungiyoyin don samun shawara da taimakon juna misali a yankunan dau a yankunan FDelta da Akwa Ibom akwai ƙungiyoyi Palm Oil Farmer coperative da ke taimaka wa manoma sannan kuma yin rijista da ƙungiyoyin manoma ko shirin ADP ajuri ziyartar ofishin maaikatan gona, samun bayanai daga ungiyoyi daban-daban kan sababbin dabaru

Damar kasuwanci na ƙalubale dake tattare da kasuwancin man kwakwa da sauran kayayyakin bishiyar kwakwa a Najeriya a Najeriya man kwakwa da sauran kayayyaki da ake samu daga bishiyar kwakwa suna da babbar kasuwa saboda ana amfani da su a fannonin abinci magunguna kayan kwalliya da masana'antu sai dai duk da wannan damarmaki akwai kuma ƙalubale da ke hana kasuwancin bunƙasa yadda yakamata zamu yi bayanin dalla-dalla akan damar kasuwanci da kuma ƙalubalen kasuwa damar kasuwan kasuwa akwai dama da yawa a kasuwar kayan kwakwa a Najeriya ciki har da babbar buƙatar man kwakwa cikin gida a Najeriya man kwakwa yana da amfani sosai a girke-girke irin su miya wake, tuwo da abincin gargajiya da sauran su masana'antu suna amfani da man kwakwa wajen sarrafa sabulu man shafawa da kayan kwalliya akwai buƙatar man kwakwa a masana'antun noman abinci manyan kasuwanni kasuwanni irin su mile twelve ta Lagos da ba baduja a Ibadan suna da buƙatar man kwakwa mai yawa kasuwar fitar da kaya ana fitar da man kwakwa da sauran kayayyakin kwakwa zuwa ƙasashen waje kamar China da India wannan su ne amfanin damar kasuwanci da harkan man kwakwa sannan ƙalubalen da ake fuskanta wajen yin kasuwancin kwakwa duk da wannan dama akwai matsalolin da ke hana kasuwan kwakwa buƙasa yadda yakamata matsalar samar da isashen man kwakwa Najeriya bata samar da isashen man kwakwa dan wadatar da kasuwar ta dan haka ana shigo da man kwakwa daga ƙasashen waje kamar Malaysia da Indonesia wannan yawan shigo da man kwakwa yana rage ribar manoma a gida matsalar sarrafa man kwakwa yawancin manoman kwakwa basu da injinan zamani dan sarrafa kwakwa cikin sauƙi wasu matatattun matatun man kwakwa suna da tsohon fasaha wanda ke rage ingancin mai ana yawan samun lalacewar kwakwa saboda rashin kayan adana wa na zamani matsalar kuɗaɗen jari yawancin manoma dai ƴan kasuwan suna fuskantar matsalar samun rancen kuɗi daga bankuna.

Manoma na iya ƙara darajar kayayyakinsu don haɓaka gasa ta hanyoyi daban daban wannan yana nufin cewa maimakon su siyar da kayan amfanin gona siffarsu ta asali za su iya sarrafawa ko ƙarin inganta su don samun riba mai yawa da jawo hankalin masu siya hanyoyin da manoma za su ƙara darajar kayansu na farko sarrafa amfanin gona maimakon siyar da kayan gona kamar su wake masara ko tumatur a asalinsu, manoma na iya yin sarrafa kamarsu niƙa wake ya zama garin akara yin rogo gari daga rogo ko tumaturi anye ya zaman kayan miya mai shinyawa shiryawa da marufi idan manomi ya shirya kayan sa a cikin marufi mai kyau da tsabta, hakan sa ya fi jan hankalin masu siya misali siyar da zuma a kwalba mai kyau da rubutu mai jan hankali zai sa ta fi kyau fiye da ta da aka siyaa cikin robobi mara tsari. daidaitawa daban buƙatan ka daidaita da buƙatan kasuwa manoma za su iya ƙara darajara kayyayyakinsu ta hanyar bin ƙa'idoji da buƙatun kasuwa kamar bin dokokin lafiya da tsabta domin samun izinin fitar da kayayyakinsu ƙasashen waje ko shiga manyan kantuna ƙirƙirar sababbin kayayyaki. wasu kayan amfanin gona na iya samun ƙarin daraja don in da idan an saka sab, idan an sake sabaƙasu zuwa wani sabon abu misali madara za a iya juya ta zuwa Youghurt ko cuku wanda ke da ƙarin daraja a kasuwa fiye da madarar madarar rawar da ake cira daga shanu ƙarin gina alama da kariya, ida manomi ya ƙirƙiri suna ko alama don kayansa zai samu iye su fi sha'awansu masu siye su fi sha'awansu misali idan wani manomi yana noman shinkafa mai inganci kuma ya saka mata suna mai ƙayatarwa hakan zai taimaka wajen samun kwastomomi masu aminci. Kasuwanci ta hanyar zamani amfani da kafafen sada zumunta tallace tallace na intanet zai taimaka wajen ƙara darajar kaya manoma na iya siyar da kayyayyakinsu kai tsaye ta hanyar yanar gizo mako maimakon su dogara ne kawai ga dalilai na ƴan kasuwa ƙara darajar kaya daraja ga kayayyaki gona yana nufin amfani da dabaru da fasaha domin samar da kaya masu ƙayatarwa da ƙarin riba wannan yana taimakawa manoma su fita ga ba a kuma su samu ƙarin kuɗi daga aikinsu.

matakan fara yin takin zamani don shuka bishiyar kwa kwa shirye shiryen kafin fara wa zaben gurin yin takin dole neh a zabi wurin da iska ke yawo sosai kuma yana da wadatacen fili domin yin takin hakanan yana da kyau wurin ya kasan ce kusa da matataran shuka domin saukaka aikin tatara kaya yakin da za'ayi amfani da su dole neha a tatara wasu abubuwa na halita da zasu iya lalacewa cikin sauki su zama taki kamar ɓargon bishiyan kwakwar fatar ganye ganyaye da suka fadi ciyawad da aka sare ragowan kayan lambu kashi daga dabobi masu cin ciyawa irin su shanu jaki da tumaki shiryawa da shiryawa da shiraya kayayakin takin ana bukatar a fasa ko a sare wadanan kayayakin su zama kanana domin su narke cikin sauki tsarin yin takin qirqiran kwan kwasa ko rukunin takin afara da shimfida siraren ita tuwa ko ɓa gurawa na kimani inci hudu da shida a kasa domin samar da wurin yin wurin yawo da iska da kuma hana taki ya dauke ruwa fiye da kima duk ba abubuwan halita a zuma kayan taki ta hanyan yin layuka daba daban afara da kayan kore kaman su ciyawa da kashi daga dabobi domin samar da sunadaren nitrogen kayan ruwa kayan ruwan kasa kamar su ganyaye da suka fadi da takarda domin samar da sunadaren kabon ruwa da danshi ana bukatar kiyaye danshi acikin dakin a dan hana shi bushe wa ko samun yawa ruwa da zai iya jawo cututuka yakamata yaji kamar soso mai dan laushi juyawa da wayar ta iska ana bukatar ajuya wa takin akai akai kusan ko wani kwanaki bakwai zuwa goma domin samun iska da kuma sa'ar narkewar kayayaki yayi sauri sarafa zafin jiki takin na iya yin zafi soosai idan yawan zafin ya wuce kimanin yana da kyau a juye shi domin hana yawan zafin ya lalatar sunadaren gina jiki jiran takinsa ya kare yin takin na iya daukewar makwani ko watani kafin asamu taki me kyau dangane da yarda ake sarafa da shi iska da rabo tsakanin karbon da nitrogen

Ta hanyar gungumar yin takin zaamani daga sharar gida, manoma zasu iya rage ɓarnar da ke fitowa daga gonakinsu, samadda ƙarin abinci ne dan ƙasa da kuma haɓaka dabarun noma masu ɗorewa, rage ɓarna manoma na iya amfani da tarkacen shuka, sharar abinci, da kashin dabbobi dan yin taki maimakon zubar da su, wannan yana taimakawa wajen rage yawan sharar da ke taruwa a wuraren zubadda shara wanda zai iya haifar da gurɓacewar muhalli, sannan kuma samadda taki mai amfani ta hanyajjuwa da haɗa abubuwanda su ka dace manoma zasu iya samadda taki mai cike da sinadaran gina ƙasa da waɗanda ke temaka wa girbin amfanin gona yayi kyau, ɗorewar noma, yin taki daga sharannoma yana temakawa wajen haɓaka ƙasar gona, inganta riƙe ruwa a ƙasa, da ƙara yawan sinadarai masu amfani, hakan ya na rage buƙar am fani da takin sinadarai da magungunan kashe ƙwari wanda ke iya gurɓata ƙasa da ruwa, ta haka manoma za su iya amfani da hanyoyin noma ma su ɗorewa da kuma rage farashin sayen taki yayin da sike inganta amfanin gonakin amfanin gonakinsu, amfanin gonakinsu, wa'yannan sune hanyoyin da sutemaka suke temakawa wajen haɓaka harkar noma.

mahimman abubuwan da ake buƙata wajen zaɓar hanyar yin taki a yanayi daban daban a Najeria yin taki daga sharan noma dab dabbobi yanada matuƙar muhimmanci da inganta ƙasa da rage shara ammayanayn Nigeria yanada bambance-bambance daga wuraren dakeda ruwan sama mai yawa zuwa yankunan dake fama da zafi da ƙurar hamada don hakadolene a zaɓi hanyar yin taki data dace da kowanne irin yanayi mihimman abubuwan da ake buƙata wajen zaɓar yin taki na ɗaya yanayin zafi da danshi a yankunan dakeda ruwan sama mai yawa kamar kudu da kudancin tsakiya ana buƙatar hanyoyin da zasu iya sarrafa yawan ruwa kamar`1 yin amfani da container ko wuraren da za'a iya rufesu domin kada su jiƙe su jiƙa da ruwan fiye da ƙima a yankunan da keda zafi da ƙura kamar arewa ana buƙatar hana shanyewar taki da wuri ta hanyar yin amfani da ganye ko tabarma domin rufe taki don a hana zafin rana bushad dashi da sauri nau'in kayan da ake dasu a yankunan dakeda yawancin dabbobi kamar yankunan yankuna noma na arewa za'a fi samun kashin shanu da tumaki wanda ke ƙunshe da sinadarai mai yawa ana buƙatar haɗa da busassun ganyaye da tarkacen shuka domin daidaita sinadaren taki a yankunan da akeda yawancin shuka da filaye amafanin gona kamar kudu ana iya amfani da tarkacen shuka da ganye don samar da taki samar samuwar ruwa a yankunan da akeda isashen ruwa kamar kudancin Nigeria ba za'a damu da yawan danshin taki ba amma ana buƙatar kula da hana ruwa ya wuce kima a yankunan da ruwa yakeda ƙaranci kamar arewa maso yamma ana buƙatar rufe taki da nema ko yin amfani da ruwa daidai gwargwadon don hana bushewa

yadda manoma a nigeria zasu daidaita kayan dake nitrogrn da carbon dan samar da ingantaccen taki dan gina ƙasa dan yin ingantaccen taki wanda zai ƙarawa ƙasa kwari da sinadarai masu amfani dole ne manoma su daidaita kayan da yake da nitrogen mai yawa da wa 'yanda mai carbon dayawa wannan daidaitun yana taimakawa wajen sa takin yayi saurin lalacewa ya rage wari da kuma samar da sinadaran gina ƙasa masu kyau da amfanin gona menene nitro gen rich da carbon rich material nitrojiwic kayan dake da nitrogen mai yawa wa 'yanda su ne kayan dake da yawa a sinadarin nitro wa 'yanda ke taimakawa kwayoyin cuta da su lalata shara a cikin sauri kashin dabbobi kamar shanu akuya da kaji tarkacen abinci kamar shinkafa kayan lambu ganyen wanke da sauran su ganye masu laushi da basu bushe ba ruwan shayin da ruɓaɓen abinci sabbin ciyawoyi da aka yanke carbon rich kayan dake da carbon mai yawa wa danda sune kayan dake da yawan cin carbon wa danda ke bada tushe mai kyau da taki da kuma rage wari ƙosassun ganye itace da ya riɓe sarƙar rake ko kwakwa kaya da ɓawan itatuwa ciyawa da ta bushe daidaita nitrogen da carbon a cikin taki domin yin taki mai kyau dole mu kiya dole ne a kiyaye daidaitun sinadaran nitro gen da carbon idan nitrogen yayi yawa taki zai iya wari zai saurin ru zai saurin ri6e wa fiye da kima idan carbon yayi yawa taki zai dauki lokaci mai tsawo kafin ya lalace mafi kyawu da fito shine kashi daya na nitrogen zai ita uku na kashi biyu na carbon bisa uku misali idan manomi yana taf kashin shanu mai nitrogen mai yawa dole nemu hada ganye bushusshu mai carbon mai yawa domin samun daidaitu idan akayi amfani da tarkacen abinci kamar shinkafa da ganye wake ya kmata a hada da ko ɓawon itace domin rage wari da hana riɓe wa cikin sauri mataki domin samar da takin da ya dace

a najeriya kanana da matsakaitan manoma suna fuskantar matsaloli karancin takin zamani da kuma matsalar kasar noma da tayi rauni saboda yawan noma ba tare da dawo da sinadarai ba yin taki daga shara na noma da dabbobi yana da matukar amfani wajen inganta kasa da rage bukatar sayen taki sinadarai mai tsada fa'idodi yin taki domin inganta lafiyar noma karin sinadaran gina kasa takin gargajiya da akayi da shara yana da sinadaran dake taimakawa girbin amfanin gona wannan yana rage bukatar amfani da takin sinadari nda kuma karfafa habakar suke suke inganta tsarin kasa yin taki yana sa kasa ta zama mai laushi mai saukin sarrafawa da kuma mai iya rike ruwa da iska wannan yana hana kasa yin karfi ko zama kamar dutse musamman a yankunan da ake noma sau da yawa kawo karin sinadarai masu amfani taki yana kara cuta masu amfani dake taimakawa wajen rushe tarkacen suka don samar da sinadaran tsirrai nwannan yana hana cututtikan kasa da rage yawaitar kwayoyin cuta masu lahani kare kasa daga lalacewa yin taki yana taimakawa wajen hana yayyawar kasa yayyayewar kasa da ruwa keyi musamman a yankunan da ake yawan damina yana hana kasa yin tsakkuwa da kura wanda ke taimakawa wajen hana asarar sinadarai masu amfani rage yawan magungunan kwari wasu dake cikin taki na iya hana wasu sinadaran dake cikin taki na iya hana yaduwar kwari da cutittuka don haka yana rage bukatar amfani da magun gunan kwari

Acikin yan najeriya tsarin sarrafa takin zamani yana ɗaukar watanni biyu zuwa watanni shida dangane da wasu abubuwa kamar dafi danshi iska da nau'in kayan da ake yin taki dasu cikakken bayani yanayin da zafi najeriya na da yanayi mai ɗumi na wurare masu zafi in da zafin jiki ke tsakanin ashirin da biyar zuwa talatin da biyar wannan zafin yana hanzarta aikin ƙwayoyin cuta masu narkar da kayan halitta wanda ke sa takin ya yaɗu cikin sauri idan aka kwatanta da wuraren dake da sanyi danshi da ruwan sama dan samun kyakkyawan taki zamani ya kamata a samu danshi tsakanin kaso arba'in zuwa kaso sittin um najeriya nada da damuna da rani wanda ke nufin a lokacin rani ana buƙatar ƙara ruwa domin hana bushewa yayin da a damuna dole a kiyaye taki daga ruwa mai yawa don hana dusarwa iska da yawaita juyawa um idan ana so a hanzarta lalacewar kayan dole ne ai juyawa akai-akai domin iska ta shiga ciki idan ba'a juyar da takin ba zai iya ɗau kan lokaci mai tsawo saboda iska ba zata isa ga ƙwayoyin halitta dake narkar da kayan ba nau'ikan kayan da ake amfani dasu kayan kore kamar ɓawon ƴaƴan itatuwa ragowar kayan lambu ganye masu sssabo suna narkar da sauri saboda suna da yawan sinadarai kayan ruwan ƙasa kamar bushashshan ganye tsakuwa takarda suna ɗaukan lokaci mai tsawo saboda suna da yawan sinadarai haɗa kayan kore da ruwan ƙasa a daidaita yana taimakawa wajen saurin yin taki hanyoyi, hanyar ta tara taki a wuri ɗaya watanni biyu zuwa watanni shida hanyar a bunne a ƙasa watanni uku zuwa watanni shida amma yana ɗaukan lokaci mai tsawo saboda iska bata yawo sosai um hanyar am.. fani da tsutsosi watannin ɗaya zuwa uku yana yana fi sauri amma yana buƙatar kulawa sosai

Manoma na iya hanzarta lalacewar taki domin su sami amafani da shi da wuri ta hanyar amfani da dabaru dabn-daban hanya ta farko haɗa kayan kori kayan ruwan ƙasa dai-dai kayan kore kaman ɓawon ƴaƴan itatuwa ragowar kayan lambu da sabbin ganye suna da yawan sinadarin nitrogen wanda ke taimakwa wajen saurin lalacewa kayan ruwan ƙasa ganye, takarda, da katako sina da ywan ka, sinadrin carbon wanda ke bada ƙarfi ga ƙwayoyin cuta masu narkewa idan aka haɗa su dai-dai takin zai yaɗu da sauri a tabbatar da iskar na shiga cikin takin. iadan ana sion saurin lalacewa dole ne a juya taki akai-akai domin iska ta shiga ciki Iskar yana taimakawa ƙwayoyin cuta sui aiki cikin sauri idan ba a juyawa da ta idan ba a juyar da taki ba zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo saboda dai a samo rashin iska mai kyau ƙara ruwa domin samun danshi mai kyau. Takin na buƙatar danshi tsakanin kaso arba'in zuwa sittin domin ƙwayoyin cuta su iya yin aikin da kyau idan taki ya bushe sosai sai a ƙara ruwa domin hana jinkirin lalacewa idan kuma Taki ya yi ruwa sosai sai a ƙara busassun kayan kamar ganye da takarda don a daidaita shi amfanin da ƙwayoyin cuta masu saurin narkar da kayan akwai wasu ƙwayoyin cuta da ake iya ƙara wa taki domin su taimaka wajen saurin narkar da kayan hakan nan ana iya amfani da ruwan kashi na dabbobi kamar na shanu da kaji domin suna da sinadari nitrogen da ke saurin lalacewa yin taki a wuri mai kyau wuri da ake yin taki dole ne ya kasance mai daɗin iska kuma ba mai ɗaukan ruwan sosai ba idan wuri yayi sanyi ko ya yi bushe sosai taki zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya lalace amfanin amfani da tsutsotsi wasu manoma suna amfani da tsutsotsi masu narkar da kayan gambu da sauri tsutsotsin suna hanzarta lalacewar taki kuma suna ƙara masa ingantaci wannan yanayin tana iya zama taki cikin wata mai ɗaya zuwa Idan manoma suka bi waɗannan hanyoyin haɗa kayan kore da ruwan ƙasa dai-dai juyar da juyar da taki akai-akai ƙarin ruwa mai kyau amfani da ƙwayoyin cuta masu saurin narkar da kaya da amfani da tsutsotsi za su iya hanzarta yin taki cikin watanni ɗaya zuwa uku maimakaon watanni shida ko fiye.

Ƙalubale da manoma a najeriya suke fuskanta wajan kafa tsarin yin takin zamani da yadda zasu magance su um manoma a najeriya suna fuskantan ƙalubale daban-daban yayin kafa tsarin yin takin zamani waɗannan matsalolin suna hana yin suna su yin taki cikin sauri ko samun ingattaccen taki amma akwai hanyoyin da za'a iya bi domin magance waɗannan matsalolin hanya rashin ishashshen ilimi akan yin taki ƙalubale kenan yawancin manoma basu da ishashshen ilimi kan yadda akeyin taki da kyau wasu basu san yadda zasu daidaita kayan kore da kayan ruwan ƙasa um wasu suna zaton yin taki yanada wahala ko yana ɗaukan lokaci mai tsawo yanda za'a magance wa'innan ƙalubalen ta hanyar a gudanar da horo da wayar da kai ga manoma kan yadda ake yin taki cikin sauƙi da inganci ta hanyar samar da jagororin koyarwa acikin harshen hausa domin sauƙaƙa fahimta ta hanyar amfani da radiyo talabijin da kuma ƙungiyoyin manoma domin yaɗa ilimin yin taki rashin kyakkyawan wuri domin yin taki ƙalubale wasu manoma na da ƙan..naanan filaye don haka basu da ishashshen wurin da zasu tara taki dan taki ba'a adana shi a wurin daya dace ba yana iya jawo wari da ba'a so ko jawo ƙwari yadda za'a magance ayi amfani da hanyan yin taki a rami idan filin yayi ƙanƙanta a zaɓi wurin da iska yake iya shiga amma wanda bazai jawo warin da zai dame mutane ba um ayi amfani da buhu buhuna ko kwantaina domin a daidaita adana takin a ƙananan wurare rashin daidaiton kayan kore da kayan ruwan ƙasa ƙalubale idan kayan fiye da kayan ruwan ƙasa basu daidaita ba taki zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya lalace yanda za'a magance, a tabbatar da rabon kayan kore da kayan ruwan ƙasa ya kasance ɗebi ta biyu kayan ruwan ƙasa yafi yawa.

Yadda manoma a Najeriya za su haɗa yin taki da aikin noma, mai ɗorewa. musamman a yankunan da basu da sauƙin samun takin sinna, taki kan sinadarai. A cikin wasu yankuna na Najeriya, manoma na fuskantan matsaloli rashin wadataccen taki na sinadarai, saboda tsadar sa, ko kuma rashin samun damar saya. Yin taki na gargajiya, yana iya taimakawa wajan bunƙasa aikin manoma, me ɗorewa. Rage dogaro da takin sinadarai, da kuma inganta ƙasan gona, don samar da amfanin gona mai kyau. Fahimtar mahimmancin yanda ake aikin noma mai ɗorewa. Ƙara ingancin ƙasa. Takin gargajiya yana ƙara sinadarai, masu amfani a ƙasa, yana inganta hanyoyin samun abinci ga shuke-shuke. Rage dogaro da takin sinadari takin sinadari. Idan manoma suna yim nasu takin, ba zasu buƙaci siyen taki mai tsada ba. Rage zubad da shara, sharar gida da na gona. Ana iya amfani da ragowar kayan abinci da na gona, don yin taki, maimakon su zama shara. Ka re muhalli. Yin taki, yana rage gurɓacewar ƙasa da ruwa, wanda takin sinadari ke haddasawa. Hanyoyin da manoma zasu hada yin taki, dan noman su. Amfani da takin gargajiya a amfanin gona Manoma na iya yin amfani da takin gargajiya, a matsayin maye gurbin taki na sinadari, wajan shuka amfanin gona, kamar masara, shinkafa, wake, tumatir, da albasa. Ana iya shafawa taki a ƙasa kafin shuka, ko kuma a jiƙa shi da ruwa, don yin ruwan taki da ake yayyafawa shuke-shuke. Idan ana shuka bishiya ko kayan lambu, ana iya ajiye taki kusa da tushen shuka, don samar da sinadarin kai tsaye. Yin amfani da hanyoyin yin taki, da suka fi dacewa da yanayin Najeriya. Hanyar rami, wannan hanya ana amfani a yankunan da ke da ƙarancin wuri, idan aka bunne kayan taki a rami, domin ya lalace cikin lokaci. Hanyar ɗibar taki a wuri ɗaya. Manoma na iya tara shara a wuri ɗaya, domin ta la domin ta lalace a hankli, suna juyad dashi lokaci-lokaci.

A cikin yanayin zafi da danshi na Najeriya yana da mahimmanci a bi kyawawan hanyoyin kula da tarkacen takin zamani domin hana wari da kuma yawan ƙwari zaɓo zaɓi wurin da ya dace ajiye takin a gurin dake da iska sosai amma ba a rana sosai ba hakan zai taimaka wajen kiyaye zafin da danshi da ya dace don takin ya narke da kyau daidaita sinadaran iska da kuma carbon a tabbatar cewa ana haɗa busassun kayan lambu ganye da ya bushe da takin shuka da kayan dake da riƙe da danshi da iska kamar ragowar abinci da ciyawa sabo to wannan daidaituwa zai hana wari mai muni da kuma hana ƙwari rufe abinci da isassun kaya idan an saka ragowar abinci a rufe busassun kaya irin su ganye ganyaye da takin shuka domin rage ƙamshi da jawo ƙwari juyawa akai-akai a juyar da takin lokaci-lokaci don iska ta rinƙa shiga hakan zai taimaka wajen hana wari da kuma hanzarta da narkewar kayan narkewar kayan sarrafa danshi a tabbatar cewa takin ba ya da danshi fiye da ƙima domin yawan danshi na iya haifar da wari da ƙwari idan ya yi yawa a ƙara busassun kayan lambu idan kuma ya bushe sosai a jiƙa da ruwan kadan gujewa kayan da ba su dace ba ka da a saka naman da ya ɓaci man shanu ko abinci mai yawa mai ɗauke da kitse saboda hakan yana janyo ƙwari da wari amfani da rufin taki idan ana fama da ƙwari sosai ana iya mafani da rufin taki ɗaki irin na roba ko tabarma don rage shigar su idan aka bi wannan ƙa'idojin za a iya samun takin zamani mai inganci ba tare da wari ko matsalar ƙwari ba Masha Allahu.

Titin Najeriya manoma na iya auna ingancin takin zamani da suka gam haɗawa ta hanyoyi da dama ga hanyoyin ƙamshi takin zamani umm takin zamani mai kyau yana da ƙamshi irin na ƙasa mai laushi ko bushasshen ganye ba wai wari mai kai ƙaiƙayi ko wari kamar abu mai ruɓewa ba idan takin yana wari mara daɗi sosai yana iya nuna cewa bai gama ruɓewa sosai ba launi da tsari ingantaccen taki yana da launin ruwan ƙasa mai duhu ko baƙi mai kama da ƙasa idan har au akwai ragowar abubuwa masu bayyana kamar ganye ko itace da ba su riɓe ba sosai ba hakan nunawa cewa bai gama? ba zafin jiki ɗumi ko sanyi lokacin da aka sarrafa taki yana yin zafi saboda aikin ƙwayoyin cuta masu cinye tarkace idan taki ya gama haɗuwa doke ne ya huce ya koma yanayin ɗumin mahalli idan yana da zafi sosai yana nufin bai gama daidaituwa ba danshi ruwa a ciki takin zamani mai kyau yana da danshi daidai ba ya bushe kamar ƙura kuma ba ya yawaita ruwa kamar laka idan ya yi bu... idan ya yi ya bushe sosai yana iya buƙatar ruwa idan ya yi ruwa dayawa yana iya haifar da wari ko rashin daidaituwa matsayin tsami da karfi ana iya mafani da na'ura ko kayan gwaji domin a duba faha na takin ingantacce taki yana da faha mai matsakaici wato tsakanin shida zuwa takwas idan yana da tsami sosai ko ƙarfe sosai yana iya cutar da shuka abinci ga shuka sinadarin gina jiki don tabbatar da cewa takin yana da sinadaran da suka dace da shuka manoma na iya gwaji ta mafani da kayan gwaji na ƙasa ko kai taki ɗakin gwaji dfomin a duba abubuwa na jiki kamar iskar shaƙa da potassium a taƙaice idan taki yana da ƙamshi mai kyuau launin ruwan ƙasa mai duhu bai da zafi sosai yana da damshi mai kyau kuma yana da faha mai matsakaici to yana da kyau kuma

Manoma alamomin dake nuna cewa takin zamani ya shirya don amfani ƙamshi ƙamshi na taki idan takin zamani ya gama haɗuwa yana da ƙamshi me kama da ƙasa mai laushi ko busasshen ganye idan har yana da wari mai ƙaiƙayi kamar abu mai riɓewa ko wari irin mai amoniya yana nuna cewa bai gama haɗuwa ba launi da tsari takin zamani mai kyau yana da launin ruwan ƙasa mai duhu ko baƙi idan har akwai ragowar abubuwa masu bayyana kamar gayaye itace ko abinci da ba su riɓewa gabaɗaya ba to hakan yana nuna cewa bai gma haɗuwa ba ingantacce taki ya zama ƙasa-ƙasa ba tare ragowar tarkace masu bayyana sosai ba yanayin zafi a lokacin da ake sarrafa takin yana yin zafi sabioda aikin ƙwayoyin cuta masu cinye tarkace dake cikin shi idan taki ya gama haɗuwa dole ne ya huce ya kuma ya koma ɗumi kamar na mahalli idan har yana da zafi sosai lokacin da aka saka hannu ciki yana nuna cewa bai gama haɗuwa ba danshi idan taki ya shirya yana da danshi mai daidaito idan da ruwa sosai yana iya haifar wari da kuma rashin daidaituwa idan ya bushe kamar ƙura yana iya buƙatar ruwa lokacin da aka damƙa taki da hannu ya kamata ya riƙe ƙaramar ɗanɗano amma ba ya fitar da ruwa sosai matsayin tsami da...ƙar...da ƙarfe takin zamani mai kyau yana da faha mai matsakaici tsakanin shi... shida zuwa takwas idan yana da tsami sosai ko yana da ƙar... fe fite da ƙima yana iya cutar da shuka maimakon amfanin mutum ana iya amfani da kayan gwaji don auna faha rashin............. sabab bun ƙwari ko cututtuka idan takin zamani ya shirya ya kamata ka kada a ga ƙwari kamar farin ƙwarin ko ma...got haka kuma bai kamata a ga tarkacen abinci dake jawo ƙwari ba idan har akwai ƙwari da dama yana nuna cewa bai gama haɗuwa ba ƙaranci wari mai ƙaiƙayi lokacin da taki ya gama haɗuwa bai kamata yana wari kamar abu mai ruɓewa ba ya kamata ya riƙe ƙamshin ƙasa mai laushi wanda ke nuna cewa an gama sarrafa dukkan tarkacen ya ake cikin sa

Manyan ƙalubale da manoma ke fuskanta wajen amfani da fasahar noma ta zamani rashin sanin amfanin fasahar noma ko kuma jahiltar fasaha yawancin manoma musamman a yankunan karkara ba su da cikakken ilimi kan yadda ake amfani da fasahar noma ta zamani wannnan na haifar da shakku da tsoron cewa yin amfani da fasaha zai iya zama da wahala ko kuma zai iya jawo asarar a gonakinsu rashin ilimi game da fasahar kamar na'urorin hasashen yanayi amfani da bayanan ƙasa da sarrafa noman zamani yana hannunsu rungumar yana hana su rungumar wannan cigaba rashin isassun kayan aikin fasaha fasahar noma ta zamani tana buƙatar kayan aiki kamar wayoyin zamani kwanfitoci da na'urorin gano yanayin ƙasa amma dayawa daga cikin manoman Najeriya ba su da wannan kayan ko kuma su na da su amma ba su iya amfani da su yadda ya kamata haka kuma manoman dayawa ba su da damar samun kayan na'urar GPS ko Drones da ake amfani da su wajen lura da gonaki rashin hanyoyin sadarwar yanar gizo-gizo a yankunan karkara idan yawancin manoma inda yawancin manoma suke babu ingantaccen hanyar sadarwa ta yanar gizo-gizo saboda haka samun bayanai kan yana yi yana yin yanayin noma kasuwa da kuma dabarun fasaha na na zama na za ma da wahala wannan matsala na manoma amfani da aikace-aikacen noma na... dandamalin na in na yanar gizo don samun ilimi a kasuwa rashin kuɗi da tallafi ƙarancin jari yawancin manoma a Najeriya manoma mai ƙanana da ba su da isasshen kuɗi don siyan kayan aikin manoma na zamani kayan aikin irin su na'urar gano yanayin ƙasa das.... da na sarrafawa da na sarrafa baya... su na da tsada rashin tallafi daga gwamnati ko bankuna yana hana manoma samu waɗannan kayan aiki cikin sauƙi rashin tsarin gwamnati da ingantattun manufofi gwamnati na taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa manoma sun rungumi fasahar noma amma sau da yawa manufofin gwamnati ba sa bai wa fasahar noma mahimmanci sosai ko kuma ba sa aiwatar da su yadda ya kamata rashin tsare-tsare da goyon-baya daga gwamnati na jinkirta karɓuwar fasahar noma a Najeriya matsalar wutar lantarki yawancin fasahar noma ta zamani na buƙatar wutar lantarki ko de don chan... chajin waya da kwamfitoci ko don amfani wasu na'urori kamar kwamfi... kwam famfuna ruwa na zamani rashin wuta yawancin yankunan karkara yana manoma yin amfani

Tasirin kayan aikin fasaha akan shigar manoma cikin harkokin kuɗi a Nigeria. Kayan aikin fasaha na zamani su na da matuƙar tasiri wajen bai wa manoma damar shiga cikin harkokin kuɗi a Nigeria, sauƙaƙa samun ayyukan kuɗi, banki da adana kuɗi, a da yawancin manoma a Nigeria ba su da damar samun asusun ajiye ajiya a banki, saboda yankunansu na karkara, da rashin sanin hanyoyin hada-hadar kuɗi na zamani, amma tare da zuwan fasahohin banki ta wayar hannu, yanzu manoma na iya adana kuɗinsu, yin ajiyar kuɗi da kuma cire kuɗi daga wayoyinsu ba tare da lalle sunje banki ba, wannan ya na hana su rasa kuɗi ta hanyar satar kuɗi ko ɓarnar ajiya a hannu, sauƙaƙa samun bashi i da tallafi, a da bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi su na shakkar ba wa manoma bashi, saboda rashin takardun da ke tabbatar tabbatar da arziƙinsu, amma fasahohin zamani irin su handtake da aikace-aikacen wayar hannu sun ba wa manoma damar samun ƙaramin bashi, cikin sauƙi ba tare da yawan takardu ba. Manoma na iya amfani da bayanansu su na ciniki da kuɗaɗen da ke shigowa daga noma domin samun bashi daga bankunan zamani da kamfanonin inganta sayar da amfanin gona. Kasuwancin manoma. Manoma na iya amfani da fasahar zamani domin samun kasuwa da ciniki ta hanyar yanar gizo-gizo, yanzu akwai dandamali na kasuwanci da ke bai wa manoma damar sayar da amfanin gonarsu kai tsaye ba tare da shiga hannun matsakaitan matsaikatan dalilai ba wannan ya na hana su damar samun riba mai kyau, kuma ya na hana matsaloli cin zarafi daga masu sayar da kayayyakin noma, sauƙaƙe biyan kuɗi, a da manoma da yawa su na amfani da kuɗi a hannu wanda ke da haɗari sosai, kamar sacewa ko asara, amma ta re da ta re da zuwan fasahar biyan kuɗi ta wayar hannu kamar: dalar banki, kamar ta hanyar injin cire kuɗi da kuma buɗe asusu manoma na iya karɓar kuɗi daga abokan cinikinsu cikin sauƙi ba tare da lalle su na da ƙidar cikin sauƙi ba ba tare da lalle su na riƙe da kuɗi a hannu ba wannan ya na ƙara aminci ga kasuwancinsu.? Samun ilimi kan harkokin kuɗi da kasuwanci Fasahar zamani na taimaka wa manoma wajen samun ilimi kan yadda ake sarrafa kuɗi, kasuwanci da dabarun neman riba, akwai aikace-aikacen wayar hannu da ke koyarda manoma yadda za su tsara kasafin kuɗi, rage asara da kuma bunƙasa harkokin nomansu da kuma harkokin kasuwancinsu.

Yadda gwamnati da kamfanoni ma su zaman kansu za su haɗa kai don inganta amfani da kayan aikin fasahar noma a karkarar Nigeria. Gwamnati da kamfanoni ma su zaman kansu na da muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa amfani da fasahar noma a yankunan karkara na Nigeria, ta hanyar haɗin gwiwa za su iya samar da kayayyaki don shirye-shirye da za su sauƙaƙa wa manoma rungumar fasahohin zamani don inganta noma. Ga cikakken bayani Samar da tallafin shirin tallafawa manoma gwamnati na iya haɗa kaya kai da kamfanoni masu zaman kansu don ƙirƙirar shirye-shiryen tallafawa manoma da kayan aikin fasaha kamar: wayoyin zamani, kayan auna yanayin ƙasa, na'urori, kamfanoni na iya bada kayan aiki a ragwame yayin da gwamnati zata bada tallafin kuɗi, ko rage haraji ga manoma da ke son amfani da fasahar noma. Inganta hanyoyin sadarwa ta yanar gizo-gizo a yankunan karkara domin manoma su iya amfani da kayan aikin fasa kamar aikace-aikacen noma ya na da mahimmanci a samar da ingantacciyar sadarwa da hanyar ingantacciyar sadarwar har yanar gizo-gizo a yankunan karkara, gwamnati za ta iya haɗa kai da kamfanonin sadarwa don gina sababbun? sababbun ta hanyar sadarwar samar da farashi mai rahusa da yanar gizo-gizo da wayoyin sadarwa a yankunan noma, shirye-shiryen ilimantar da manoma kan amfanin fasaha, yawancin manoma a yankunan karkara ba su da isashshen ilimi kan yadda za su yi amfani da fasahohin noma gwamnati da kamfanoni ma su zaman kansu za su na iya haɗa kai don shirya to tarurrukan horo da bayarda darussa a gidajen radion, talabijin da kuma aikace-aikacn wayar hannu da ke koyar da manoma yadda za su yi amfani da fasahar zamani don haɓaka nomansu. Samar da aika-aikacen wayar hannu da dandamalin ciniki, kamfanoni ma su zaman kansu za su iya haɓaka aikace-aikace da ke baiwa manoma damar samun bayanai kan yanayin ƙasa, kasuwanni, kayayyakin noma da dabarun noman zamani. Gwanati na iya tallafawa irin waɗannan ayyukan ta hanyar rage haraji ko bayar da tallafi ga ma su ƙirƙirar irin waɗannan manhajoji, sauƙaƙe samun bashi da tallafin kuɗi. Wani babban ƙalubale da manoma ke fuskanta shine rashin kuɗi, sayen kayan aikin noma na zamani, gwamnati na iya haɗakai da bankuna da kamfanoni don samar da shirye-shiryen bayar da rancen kuɗi ga manoma cikin sauƙi ba tare da tsau tsauraran sharuɗa ba.

Dama damar da matsaloli amfani da duroni da fasahar taurarin ɗan adam a noma a Nigeria Fasahar duroni da taurarin ɗan adam na da matuƙar mahimmanci wajen haɓɓaka mano noma a Nigeria waɗannan fasahohi su na ba da damar yin bincike mai zurfi kan ƙasa lura da lafiya, amfanin gona da kuma inganta noma baki ɗaya. Duk da haka akwai manyan damar da kuma wasu matsaloli da ke hana yaɗuwarsu. Damar da ke cikin amfani da duroni da tautarin ɗan adam Ingantaccen bincike da kula da gonaki. Duroni da taurarin ɗan adam su na iya duba lafiyar shuke-shuke, gano cututtuka da kuma lura da yawan ruwan da shuka ke buƙata ba tare da buƙatar manoma sun yi tafiya mai nisa ba, wannan na taimakawa wajen rage wahalar duba gonaki da kuma inganta shuka. Inganta yawan amfanin gona. Fasahar tauraron ɗan adam na iya auna ingancin ƙasa da rarraba bayanai akan wane irin taki ko ruwa da ake buƙata a wurare daban-daban, wannan ya na taimakawa manoma su yanke shawara mafi kyau wajen yin shuka da samun amfanin gona fiye da noma na gargajiya, rage asara da kariyar muhalli, duroni na taimakawa wajen fesa magunguna da takin zamani a gonakai ba tare da ɓata abu mai yawa ba, wannan ya na rage illar amfani da yawan sinadarai da kuma rage cututttuka da shuka da muhalli, sauƙin samun bayanai ma su amfani, manoma za su iya amfani da bayanai daga tauraron ɗan adam domin sanin yanayin ƙasa, hasashen yanayi da kuma abubuwan da za su iya shafar ma noma, kamar: fari ko ambaliya. Inganta tsaro da kuma kula da iyakar gonaki. A wasu yankunan Nigeria matsalar sata da rikice-rikicen gona na hana manoma samun kwanciyar hankali, duroni na iya taimakawa wajen sa ido kan gona ki don hana satar amfani gona koma mai gonaki ba bisa ƙa'ida ba. Matsalolin da ke hana yaɗuwar amfani da duroni da tauraron ɗan adam, tsadar kayan aiki, duroni da tauraron ɗan adam na buƙar kayan aiki masu tsada kuma ƙananan manoma ba su da kuɗin da za su iya sayen su har ila yau amfani da tauraron ɗan adam na buƙatar biyan kuɗi don samun bayanai daga kamfanoni da ke sarrafa shi, rashin ƙwarar ƙwararru da ilimi matsalar dokoki da izini, rashin wutar lantarki da sadarwa.?

? Yadda manhajojin noman zamani ke taimakawa manoma a karkara. A Nigeria wajen yanke shawarwari bisa bayanai da inganta aikin gona keyi, manhajojin noman zamani, na amfani da bayanai da fasahar zamani don taimakawa manoma su yanke shawara mafi kyau rage asara, da haɓaka yawan amfani da gona. wannan fasaha ta na amfani da binciken ƙasa, hasashen yanayi, da sarrafa noman zamani don tabbatar da ce wa manoma su na amfani da albarkatu yadda yakamata. Ga cikakken bayani kamar yadda hakan ke amfani da manoma a yankunan karkarar Nigeria. Inganta yanke shawarwari bisa bayanai, a da yawancin manoma su na dogaro da ƙwarewar gargajiya ko hasashen wajen yanke shawarar noma, amma tare da manhajojin noman zamani, manoma na iya amfani da binciken ƙasa, hasashen yanayi da bayanan shuka don sanin wane irin amfanin gona ya fi dacewa da ƙasarsu, yaushe ne mafi dacewa don yin shuka ko girbi, yawan taki ko ruwa da ya kamata ayi amfani da shi. Hanyoyin da za su rage illar cututtuka da ƙwari misali: Idan wata manhaja ta nu na ce wa ƙasar ƙasar gona na da ƙarancin sinadarai manomi zai iya manomi zai iya ƙara takin da ya dace domin samun girbi mai yawa. Inganta amfani da ruwa da taki, yawancin manoma su na amfani da ruwa da taki ba tare da sanin adadin da ya dace ba wanda ke haifar da asara da ɓarna, manhajojin noman zamani su na iya auna buƙatar ƙasa da shuka don bada shawarar? adadin ruwan da yakamata ayi amfani da shi, yawan takin da ya dace ka sa, yaushe yakamata a fesa taki, ko maganin ƙwari, wannan ya na rage asarar taki da ruwa, kuma ya na hana gurɓatar ƙasa da muhalli, gano matsaloli da magance su da wur. Manhajojin zamani su na amfani da hutirin tauraron ɗan adam da duroni, da lura da shke-shuke, kuma su gano matsaloli kamar: Rashin isashshen ruwa ko taki a wasu wurare, shuka da ke fama da cututtuka ko ƙwari, yankunan da keda matsalar ƙasa, idan aka gano matsalar da wuri, manomi zai iya ɗaukar matakin da ya dace don hana asarar amfanin gonarsa.

?? Irin bayanan da za a iya tattarawa ta amfani da na'urorin I.O T a noman zamani. Fasahar yanar gizo-gizo ta na ta na bai wa manoma damar amfani da na'urori ma su hankali don tattara bayanai daga gonaki cikin lokaci na ainahi. Wannan fasaha ta na amfani da na'urori ma su jin yanayi da yanayin ƙasa don samar da bayanan da za su taimaka wa manoma wajen yanke shawara da inganta nomansu,? a nan ga nau'o'in bayanan da I.O.T ke tattarawa a noman zamani. Bayanan yanayin ƙasa.? Na'urorin I.O.T su na iya tattara bayanai game da ingancin ƙasa wanda ke taimaka wa manoma wajen sanin yadda za su sarrafa amfanin gona da inganta girbi, wannan ya na haɗawa da ruwan da ke cikin ƙasa, ya na taimakawa wajen sanin lokacin da yakamata a shayar da shuka. Ƙasa Rashin ɗaci ko tsami a ƙasa, ya na taimaka wa manoma su san ƙasarsu na da ƙarancin sinadarai ko a'a, sinadaran da ke ƙasa, ya na nuna yawan sindaran iska da phosphorus da potassium da ake buƙata don ci gaban shuka, zafin ƙasa yanayin ƙasa kenan, ya na taimakawa wajen sanin ko ƙasar ta na da zafin da ya dace don shuka amfanin gona, misali: Idan na'urar I.O ta nuna ce wa ƙasa ta na da ƙarancin iskar shaƙa, manomi zai iya ƙara takin da ya dace don ƙara yawan amfanin gona. Bayanan ruwa, amfani da ruwa mai kyau ya na da matuƙar mahimmanci ga noma, na'urorin I.O.T su na taimakawa wajen lura da yawan ruwan da ake amfani da shi a shayar, ingancin ruwan da ake amfani da shi, gudun ruwa a gonaki don hana ambaliya ko rashin ruwa, wannan bayanai su na taikawa wajen rage asarar ruwa da tabbatar da ce wa shuka na samun isashshen ruwa misali: Idan na'urar ta gano ce wa shuka na da ruwa fiye da kima to ana iya rage shawara domin gujewa ambaliya da asarar ruwa.

Yadda drone masu ɗauke da na'urorin ɗaukar hoto za su taimaka wajen kula da lafiyar shuka da gano matsaloli a gonaki, karkara a Nigeria. A yau fasahar drone da na'urar ɗaukar hoto ta na sauya yadda ake kula da lafiyar shuka, da gona, matsaloli a gonaki, Wannan fasaha ta na bai wa manoma damar lura da gonakinsu daga sama su gano matsalolin ƙasa, ruwa, cututtuka ko ƙwari ba ta re da wahala ko ɓata lokaci ba. A cikin waɗannan bayanai za mu yi nazari kan yadda drone ke riƙe da na'urorin ɗaukar hoto ke aiki, irin matsalolin da ta ke iya ganowa, fa'idarsu ga manoman Nigeria. Minene drone da na'urar daukar hoto? Drone wata ƙaramar jirgi mara matuƙi ne da ake sarrafa shi daga ƙasa ta amfani da na'ura ko computer, puter, kyamarar ɗaukar hoto na'ura ce mai tsananin ƙarfin da ke iya ɗaukar hotuna a abu mabanbantan ƙarfin da ke iya ɗaukar hotuna a abu mabanbantan hakkai da launuka da ido bai iya gani, ta re da waɗannan drone da abun ɗaukar hoto na taimawa manoma wajen ganowa da lafiyar shuka cikin sauƙi. Yadda drone da abun ɗaukar hoto ke aiki. Drone ya na shawagi a sama ya na ɗaukar hotunan gonaki da shuka, na'urar ɗaukar hoto su na amfani da has ke na musamman don gano matsalolin da ba'a iya gani da ido, hotunan da ake ɗauka a nazarinsu a computer ko manhajar wayar hannu, manomi zai iya ganin yankunan da ke da matsala kuma ya ɗauki matakin da ya dace misali: Idan shuka na da cuta ita wannan na'urar ɗaukar hoto zai iya gano ta, eh zai iya gano ta tun kafin ta bayyana da ido wannan ya na baiwa manomi damar yi ma ta magani kafin cutar ta yaɗu. Matsalolin drone da ɗau abun ɗaukar hotuna za su gano agonaki, gano rashin lafiyar shuka da cututtuka, shuke-shuke. Camera ta na iya? abar ɗaukar hoto su na iya gano wasu launuka da ke nuna ce wa shuka na cikin matsala, shuka mai koren launi sosai ta na cikin ƙoshin lafiya, shuka mai rawaya ko ja na iya samun matsalar tsutsa ko ƙarancin sinadaran ƙasa, shuka mai launin ruwan ƙasa na iya kasancewa don bushewa ko mutuwa, misali: Idan manomi bai lura da matsalar rashin taki a ido ba, wannan na'urar ɗaukar hoto za ta iya gano hakan daga sama kuma ta nuna wuraren da ake buƙatar ƙarin taki.

? Rawar da manhajojin wayar hannu za su taka wajen baiwa manoman karkara damarmaki don amfani da kayayyakin noman zamani. A yau fasahar manhajojin wayar hannu don sauye sauya yadda ake noma a Duniya. A Nigeria musamman a yankunan karkara waɗannan manhajoji sun taimakawa manoma su samu bayanai da kayayyakin noma na zamani, don inganta yawan amfanin gona, rage asara da samun riba mai yawa. A cikin wannan bayanan za mu duba yadda manhajojin wayar hannu ke taimakawa manoma, irin ayyukan da su ke iya yi, da ƙalubalen da ke hana yaɗuwarsu.? menene? yana nufin amfani da fasaha don kula da noma cikin hikima da kyau, wannan ya na nufin manomi zai iya sanin yanayin ƙasa da irin taki da ya dace, samun hasashen yanayi da yadda zai shayar da shuka gano cututtuka da ƙwari da saurin inganta amfanin gona ba ta re da ɓata albarkatun ba. A baya irin wannan fasaha na buƙatar kayan aiki ma su tsada kamar: Drone da na'urorin AO2, amma yanzu manhajojin wayar hannu na sauƙaƙawa manoma samun cikin sauƙi da rahusa. Illar manhajojin wayar hannu ke taimakawa manoma a Nigeria. Manhajojin wayar hannu na iya bawa manoma damar yin amfani da aikace-aikacen noma na zamani a hanya kamar haka: Samun bayanai, yanayin kasuwa da farashin amfanin gona, manhajoji kamar su na bada bayanai kan farashin kayan amfanin gona a kasuwaci daban-daban wannan ya na hana manoma sayarda kayansu akan farashi mai rauni manomi zai iya sanin inda zai iya sayar da kayan gonarsa domin samun riba mai yawa, misali: Idan manomi na noman tumatir a Kaduna zai iya ganin farashin tumatir a Kano, Abuja da Lagos, sannan ya yanke shawarar inda zai sayar da samun mafi kyawun riba. Bayanin hasashen yanayi da kula da ruwa manhajoji kamar irin su manhajar yanayi su na bada hasashen ruwan sama, yanayin zafi da iskar da ke tasowa, wannan ya na taimakawa manoma wajen sanin lokutan da ya dace suyi shuka ko su girbi, hakan ya na rage asarar shuka da ke lalacewa sakamakon fari ko ambaliya, misali: Idan manhaja ya nuna ce wa za'ayi ruwan sama a cikin kwanaki uku manomi zai jira kafin ya shuka domin kada ruwa ya wanke iri, gano cututtuka da ƙwari.

wani fasali, manhajojin wayar hannu manoma ya kamata ku malaka domin manhajojin wayar hannu su taimaka wa manoma a Najeriya musamman a karkara, dole ne su samu mahimman fassali zasu sawaƙa amfani da su, da kuma samar da ingattatun bayaniai waƴannan fasali zasu taimaka da sawaƙe amfani da manhajoji musamman ga manoma da basuda ilimin fassaha sammar da sahihan bayyyanai da zasu taimaka wa manoma su yanke shawara mai kyau inganta da rage assarrar amfanin gona haɗa manoma da kasuwanni masana kimiya da tallafo kuɗi acikin wannan bayyanai za muyi nazari kan muhimmam fassali da ya kamata manhajojin noma su mallaka don su domin su amfani manoman Najeriya da kyau sauƙin amfani ya kamata manhajojin, su kasance da sauƙin amfani domin kowa zai iya fahimta babu buƙatar ilimin kwamfuta mai zurfi kafin iya amfani da su dole a rubuta bayyanai da yare na gida kamar Hausa Yoruba Igbo da Pidgin domin sawaƙe fahimta ga manoma Fassali irinsu gajerun bidiyo da hotuna, za su taimaka wa waƴanda basu iya karatu soasai misali idan wani manomi a Bauchi, yana son koya yadda ake amfani da taki iri-iri, ya dai fahimta idan manhajar ta nuna mishi da hotuna ko bidiyo maimakon dogon rubutu bayanin yanayi da hashashen ruwan sama manhajojin ya kamata su bayar da hashashen yanayi, na mako-mako ko wata-wata su nuna yawan ruwan sama da yanayin zafi domin domin manoma su san lokacin da ya dace su yi shuka ko su yi girbi so, sanarwa ya kamata su fito ta hanyar tura saƙo ko sauti domin manoma suji ko baʼa basu buɗe manhaja ba misali idan zaʼa yi ruwan sama mai yawa a wata rana, manhajar zata iya gani cewa, ka jira kafin ka shuka ruwa mai yawa yana tafe jijiga da kwari a shuka manhajojin ya kamata su bada damar ɗauko hoton na shuka da samun bayanai kamar matsaloli zurfin koyo na iya taimakawa wajan gano ko shuka tana fama da cuttutukar ƙwari sannan su bada shawara irin magungunar da suka dace domin magance matsalar

Fa'idojin da masalolin amfani da tauraro da adam a noma na zamani a kauyuka Nigeria. fa'idoji ingata sarafa amfani da kaya aiki noma amfani da hotuna turaro da adam ya na taimakawa na noma tantance dan aka bukata taki zamani magani ciyawa da ruwa saunawa su na rike barna kayanki noma tanki asara amfani da ruwa ana iya amfanii da baiya turaro da adam dan sani inga filaya yake da masala rashin ruwa dan haka de amfani daban ruwa yake dace na noma da amfani gona turoro da wuri yana taimaka wa dagano masloli kama fari citika yau shuka ko ma'mer ma'mer kauri ka'fin su ila sosai ciganja yauwa amfani gona wannan za su iya afamni da bayyani da ake samu dan kara yauwa anfani hanya irin noma da ake samiki miya sauki bibiyar chanjin yanayi yana bada daman bin cikin chanje-chanje yanayi da halin da kun ciki ki fata da bukatar tarife ne ba matsaloli tsadun samun bani samun otimen tauraran dan adam na iya zama da tsada mussanman ga manoma yan kasa matsikancin karfi bukatar fasaha da ilmi manoma dayawa yan ikra ba suda ilmin amfani da wannan fasaha kuma suna bukatar horo sosai matsalolin tsadarwa da kayan aiki rashin ingattatun hayoyin sadarwa da kayan aiki na zamani kauyo ka na iya hana amfani da wannan fasaha yanda ya kamata rashin tsayayyen samun hotuna wani lokaci ka jima dai ko kyaun yanayi ya iya hana samun ingatattun hotuna daga tauraron dan adam matsalolin siyasa, tatalin arziki fi gwamnati na iya kakar saka jari a irin wannan fasaha. Kuma matsalolin tatalin arziki na iya hana manoma cin moriya wannan fasaha atakai ce amfani da tauraro han noma Zamani a Nigeria na da fa'idoji masu yawa amma akwai bukatar shawokan wasu matsaloli domin asamu cikakiyyen amfani dashi.

‎Amfani da mutum-mutumin da aka sarafa a noma dan saukake aiki da ingata a noma a kauyikan Nigeria mutum-mutumi noma da aka sarafa na nufi naku nurin fasa'ah masu amfani da hankali na wucin gadi da ka rage dan sauki aiki noma wandanna na'urori suna iya yi aiki dukansu ko tari da jaguranci dan adam suna taimaka wa wajen rage wahala ingata aiki da karin yauwa amfani gona ga ya da za su taimaka a kauyikan Nigeria yin aiki da kai beyi ba tare da dogaro da manoma da yauwa ba, a kauyikan Nigeria yawanci manoma suna noma ne da hanu ko da kayan aiki na gargajiya kamar da garma da pantanya amma mutum-mutum da aka sarafawa na iya aika da kan sa kamar shuka iri da aka tsara dan shuka iri na iya yin hakan cikin sauri da gwargwado. Noma gona mutum mutum da aka sarafa na iya horra kasa da shuka iri ba tare da bukata aikata hakan da hanu ba rage wahala aiki da bugata ma'aikata akwai masala karanci ma'aikata a kauyikan Nigeria sobada yawan matasa da ke barin kyauye su na zuwa birani mutum-mutum zai su iya rage bukata dogoro da mutane dan aiyukan noma kamar feshin magani ciyawa da kwari wandasu mutum-mutum na iya gano ciwa ko kwari kuma su fesa magani kawai a inda ake bukata ba tare da baranatar albarkatul ba. Ban ruwa, ana iya amfani da mutum-mutum dan yin ban ruwa bisa da bukata musaman wuraren da ruwan sama be isa ba. Ingata amfani gona da yawan amfani mutum-mutum na iya gano masalolin shuka da wuri kamar coticika kokarin ci sinadarin kasa don a gyara matsala kafin tayi muni, haka ne zasu iya tatara bayyane masu amfani da taimaka manoma su fahimci wandana surai ke grima da kyau inda aka bukata taki zamani ko ruwa wanna ye na kara yauwa amfani gona dan haka manoma za su iya sa mai riba ma yauwa, rage asara amfani da albarkatu mutum-mutum suna amfani da fisaha da amfani da takkadun ruwa da magungunan inda suke bukata kwai wana ye na hana barna kuma ya na rage kashin kudi.

Fa'idoji da kalubalen amfani da tsarin ban ruwa na zamani a kauyukan nijeriya Tsarin ban ruwa na zamani wata fasaha ce da ake amfani da ita wajen sarrafa yawan ruwan da ake baiwa shuka domin rage barna da inganta girbin amfanin Gona Fa'idojin amfani da tsarin ban ruwa na zamani: :-Rage barnar ruwa a kauyukan Nijeriya da dama manoma suna anfani da hanyoyin gargajiya irin su ban ruwa da guga ko yayyafa ruwa da buta Wanda ke haifar da yawan barna, amma da fasahar ban ruwa ta zamani ruwa yana isa ga tushen tsirrai kai tsaye ba tare da yawan barna ba.- Inganta yawan amfanin Gona; idan shuka tana samun ruwa yadda ya kamata tana girma da kyau kuma tana samar da amfanin Gona mai yawa wannan yana taimakawa manoma su samu riba mai yawa daga gonakin Rage wahalar aiki da bukatar ma'aikata;; anfani da tsarin ban ruwa na zamani yana rage bukatar yawan aiki da hannu, misali na'urar da aka sarrafa na ban ruwa na zamani, na iya yin ban ruwa a cikin gonaki ba tare da sai anyi aikin da hannu ba -Rage matsalolin kariyar muhalli amfani da ruwa da yawa yana iya haifar da zaizayar kasa da kuma karancin ruwa a kauyuka Tsarin ban ruwa na zamani yana hana irin wadannan matsaloli ta hanyar yin amfani da ruwa yadda ya dace Sarrafa Ruwa bisa bukatar shuka; yawancin fasahohin ban ruwan da aka sarrafa ko aka samar suna anfani da na'urori masu gano zafi da damshin kasa dan tantance ko tsirrai suna bukatar Ruwa ko a'a Hakan yana hana ban ruwa da yawa ko kadan wanda zai iya cutar da amfanin Gona.KALUBALEN dake tattare da amfani da tsarin ban ruwa na zamani:-Tsadar kayan aiki da ku kakuwa yaan chin na'urorin da aka sarrafa na zamani suna da tsada sossai, manoma a kyauyukan Nijeriya da yawa basu da kudin da zasu iya siya da gikka wadannan kayayyakin, -Bukatar wutar lantarki ko wata hanya dan samar da ruwa; a kauyuka de yawa babu wutar lantarki mai kyau wanda zai iya hana aiki da famfuna da ake tabawa da ake amfani dasu a tsarin ban ruwa na zamani, idan babu wutar lantarki sai ayi amfani da wutar solar, amma suma suna da tsada Rashin ilimi da horarwa ruwa horarwa ga manoma; yawancin manoma a Nijeriya basuda ilimin wa'innan sababbin fasahohin, manoma suna bukatar horarwa kan yadda ake amfani da wannan fasahar ta zamani da ake ahhh samarwa

Yadda za a yi amfani da horo mutum na roba don aiki da kuma inganta ayyuka a gonakin karkara a Najeriya Ana amfani da mutum-mutum na roba don sauƙaƙa ayyukan noma ta hanyar sarrafa su ta kai tsaye, a rage wahalwa da kuma inganta yawan amfanin gona, a karkara idan in da noma ke buƙatar aiki mai yawa amfani da mutum mutumin roba zai taimaka wajen rage aikin hannu musamman a wuraren da ke fama da ƙarancin ma'aikata ko wahalar samun kayan aiki da binciken kan yadda za ai amfani da su yin shuka da kiwon amfani da kiwon amfanin gona a yawancin gonaki shukar iri na buƙatar aiki mai yawa, wanda ke ɗaukar lokaci da ƙarfi mutum na roba na iyayin shuka a ta hanya kai tsaye gyarawa da shuka ƙasa kafin ai shuka. Shuka iri ce cikin daidaitaccen tsari da tazara mai kyau bayar da ƙididdigan kan yawan irin da ake shuka don inganta shuka a gaba don haka manoma za su iya shuka amfaningona cikin sauri da kuma samun ingantaccen saka mako ban ruwa da bincike kan buƙatar ruwa mutum-mutum na iya yin amfani da na'urorin gano ƙazantar ƙasa da matakin bushewa ta don tantance in da ake buƙatar ruwa sosai hakan yana asarar ruwa ta hanyar amfani da fasahar ban ruwa na zamani Mutum-mutum na iya ɗaukar bayanan ƙasa don sanin adadin ruwan da ake buƙata za su iya fesa ruwa kai tsaye a wuraren da suka bushe ba tare da wuce gona da iri ba manoma za su iya sarrafa ban ruwa daga nesa ta hanyar wayar hannu ko kuma kwamfiyuta wannan zai taimaka wajen inganata amfani da ruwa da kuma tabbatar da cewa amfanin gona yana girma yadda aya kamata feshin maganin ƙwari da takin zamani. Kwari da cututtukan amfanin gona suna hadda sa asarar amfanin gona da yawa, yawanci ana amfani da fesa magani ta hanyar mutum ko babura wanda ke ɗaukar lokaci kuma yana da hatsari ga lafiyar manoma mutum za su iya gane wurare da suka kamu da ƙwari da cututtuka da suka kamu ta hanyar amfani da na'urar hangen nesa. fesa magungunan ƙwari a in da ake buƙata don rage kashe kuɗi da gujewa gurɓatattun muhalli aiwatar da taki daidai dayadda ake buƙata ba tare da asarar kayan aikin noma ba wannan yana taimakawa wajen kare lafiyar amfanin gona rage wahala da kuma inganta ingancin shuka girbi da shirya amfanin gona. Lokacin girbi ana buƙatar ma'aikata masu yawa don cire amfanin gona daga ƙasa wanda ke da wahala musamman manoma ga masu amfani wanda ke da manyan gonaki

A zamanin yau ana amfani da fasahar noma me hikima domin tattara bayanai game da ƙasa yanayi, ruwa, taki zamani da kuma amfanin gona waɗannan bayanai suna taimakawa manoma su rage asara su inganta samar da amfanin gona kuma su rage yawan amfani da taki da ruwan ban ruwa ba tare da ɓata albarkatu ba ga yadda ake nazarin bayanai da amfani da su hanyoyin da ake tattara bayanai a noma me hikima manoma suna amfani da hanyoyi daban-daban dan tattara bayanai da suka shafi gonakin su ciki har da na'urar hotunan tauraron ɗan'adam. Ana amfani da na'urar hotunan tauraron ɗan'adam dan kallon yadda amfanin gona ke girma da kuma gano wuraren da ke da matsala na'urorin ma'aunin ƙasa da ruwa ana ajiye na'urori a cikin ƙasa dan auna matakin ruwa yawan taki da sinadaran da ke ƙasa kayan aikin noma me fasaha wasu injinan noma suna tattara bayanai yayin aikin noma kamar yadda ake yayyafa taki da ban ruwa yadda ake nazarin bayanai da aka tattara bayan an tattara bayanai ana amfani da computer ko manhajojin zamani da nazarin su hanyoyin nazari sun haɗa da kwatanta bayanai da shekaru da suka gabata manoma suna iya duba yadda amfanin gona ke girma a bara da yadda ya ke a bana dan su fahimci gaba ko kuma baya gano matsalolin da ke buƙatar gyara idan bayanai sun nuna cewa wata ƙasa tana da ƙarancin ruwa ko taki sai ai gyara dan inganta samar da amfanin gona sanin yadda yanayin ke tasiri a gonaki, idan ana da bayanai yanayin da na ƙasa ana iya hango matsaloli da ke iya tasowa kamar fari ko yawan ruwan sama yadda manoma zasu amfani da bayanai dan inganta noma bayan an kammala nazari ana yin amfani da bayanai domin inganta amfani da taki manoma na amfani da bayanan ƙasa dan sanin wuraren da ke buƙatar taki da wuraren da basa buƙata inganta ban ruwa idan bayanai sun nuna cewa wata ɓangaren gona na da ƙarancin ruwa sai a mayar da hankali wajen ban ruwa a can rage asara da inganta sanfurin gona idan ana da bayanan cututtuka da ke shafan shuka, manomi ze san irin maganin feshin da ya kamata yayi amfani da shi da sauran su.

Yadda gwamanti da cibiyoyin noma za su tallafawa manoma don fahimtar amfani da fasahar noam zamani ta hanyar shiry-shiryen faɗakantarwa da ilimantarwa fasahar noman zamani tana da matuƙar muhimmanci wajen inganta aikin gona rage wahala da kuma ƙara amfanin gona, duk da haka yawancin manoma a ƙauyuka da bira ne ba su da cikakkiyar fahimata kan ko kayan aiki da ake buƙata da amfani da wannan fasaha. Don haka gwamnatoci da cibiyoyin noma na iya taimakawa ta hanyoyi daban-daban musamman ta hanyar shiry-shiryen faɗakarwa da ilimantarwa shirye-shiryen ilimantarwa da horarwa ga manoma. Gwamnati da cibiyoyin noma na iya shirya horarwa don koya wa manoma yadda za su yi amfani da fasahar zamani wajen noma. hanyoyin da za abi sun haɗa da taron ilimantara a ƙauyuka da birane a na iya shirya taruka a wurare da manoma ke zaune don a koya masu yadda ake amfani da na'urorin zamani ƙirƙirar makarantun noma. don koyar da matsa da manyan dabarun noma na zamani ba da horo kan amfani da wayayoyin zamani da manhaja na noma. domin manoma su koyi yanda za su duba bayanai da fasahar zamani ke tattarawa yin amfani da harsunan gida don sauƙaƙa fahimta maimakon yin amfani da Turanci kawai wannan zai taimaka wajen kawar da rashin sani da kuma ƙarfafawa manoma su rungumi fasaha samar da kayayyakin aiki da tallafin gama noma yawancin manoma a Najeria musamman na karkara ba su da ikon siyen kayan fasahar noma kamar na'urorin lura da ƙasa da roni da dubawa da feshin magunguna na'urorin ban ruwa na zamani manhaja da kwamfiyuta don nazarin bayanai. Gwamnati da cibiyoyin noma za su iya rage farashin waɗannan kayayakin ko bayar da su cikin sauƙi ta hanyoyi kamar bada rance mai sauƙi ga manoma, samar da kayan aiki ga ƙungiyoyin manoma ba da tallafin kayan aiki ga manoman da ke son rungumar noman zamani Idan manoma sun samu waɗannan kayayakin za su fi saurin amfani da su don inganta aikin noma. da amfani da jami'an faɗakarwa Gwamnati za ta iya ƙara yawan jami'an da ke kula da faɗakar da noma kan sababbin hanyoyin noma waɗannan jami'ai za su ziyarci gonaki da koyowa manoma amfani da fasaha bayar da shawarwari kan yadda za sarrafa bayanan da aka tattara daga gona taimakawa manoma su su warware matsalolin da ke hana su rungumar fasahar zamani Rarraba littatafai da bayanai masu sauƙin fahimta a harshen Hausa da sauran harsuna. da haka manoma za su fi samun taimako kai tsaye daga masana a fannin noma Shirye-shiryen rediyo da talabijin don wayar da aki saboda yawancin manoma na sauraren rediyo ko kallon Talabijin gwammati tai da cibiyoyin noma za su iya shiryawa da talabijin dake koyar da dabarun noma na zamani. Yin amfani da rediyo don yaɗa ilimin amfani da na'urorin noma ƙirƙirar manhajar wayar hannu a cikin Hausa da sauran harsuna idan akai haka manoma za su iya koyon sababbin hanyoyi ba tare da wahala ba.

Misalin wani salon noma na al'ada da ya inganta amfanin gona ko lafiyar gona ba zato ba tsammani a wasu lokuta wasu dabarun noma na gargajiya ko al'ada da ake gani basu mahimmanci suna iyahaifar da bunƙasar amfani gona ko inganta lafiyar gona ba tare da an zata ba. Misali akwai manoman da ke gwada wani tsari na noman gargajiya sannan su kai suka ga cewa hakan ya atimaka matuƙa wajen ƙara yawan girbi da lafiyar ƙasa misali amfani da haɗin shuka iri biyu ba zato ba tsammani wannan manomin yana shuka masara kawai a gonarsa amma bayan lokaci sai ƙasar gonarsa ta fara tsira sa sinadarai kuma amfanin gonar yana raguwa a wani lokacin dattijo a garinsu ya ba shi shawarar cewa ya yi haɗin shuka da wake a tsakanin shukar masara a ganin su wannan shawara ba ta da wani muhimmanci saboda tun da daɗewa yana shuka masara kaɗai amma domin ya so ya na so yayi gwaji sai ya shuka wake a tsakanin gonar masara bayan wata biyu zuwa uku sai ya gano abubuwa masu ban mamaki Masara tafi girma kuma ta yi kyau sosai, daga baya ya fahimci cewa wake yana riƙe iskar shaƙa a ƙasa wanda ke ƙarfafa girman masara ƙasar gonar ta dawo da lafiyarta, wake ya taimaka wajen hana ƙasar saurin bushewa da sauri zuge wa zuƙewa rage ƙwari da cututtuka. Wake yana hana wasu ƙwari da ke cin masara yawaita a gona. Ya samu ribar wake da masara alokaci guda ma'ana ya samu ƙarin amfanin gona biyu a maimakon ɗaya. me ya sa wannan ya zama wani tsari da dabarun gargajiya da suka amfani manoma Haɗin shuka wake da masara wata al'adar noma ce da tsofaffin manoma ke amfani da ita amma yawancin manoma sun daina yi saboda sabon noma na zamani. Manomi bai yi tunani cewa hakan zai haifar da tasiri ba Amma daga baya ya fahimci cewa fasahar noma ta zamani ma tana ba da shawarar wannan dabarar domin inganta ƙasa, Wannan ya nuna cewa wasu nau nau'o'in noma na gargajiya suna da amfani idan ka am fahimce su sosai, wannan na nuna cewa wasu dabarun noma na al'ada ko da alama ba su da amfani amma suna iya inganta amfanin gona da lafiyar ƙasa. A wannan yanayi haɗa wake da masara ya taimaka wajen ya taimaka a wannan misalin na nuna cewa wasu dabarun manoma na al'ada ko da alama ba su da amfani Amma suna iya inganta amfanin gona da lafiyar ƙasa a wannan yanayin ya haɗa wake da masara ya taimaka wajen ƙara yawan amfanin gona da kare lafiyar ƙasa ba zato ba tsammani wannan yana nuna cewa manoma za su iya gwada dabaru daban-daban don su gano abinda zai fi amfani da gonakinsu.

a wasu alamomi akwai ɗabi'u ma da aka gada tun zamani kaka waɗanda ke ɗauke da ma'anoni na musamman koh a waɗanda ba kowa ya sanni ba wannan yana nufin cewa wa hanyoyin noma ba kawai don samar da abinci bane sunada zurfin tarihin addini da ala ƙa da yanayi da cikakken bayani a dabarun gargajiya masu asili wasu al'ummomi suna gudanar da ko ayyuka na musamman kafin fara shuka ko girbi irin waɗannan ayyuka na iya haɗa da addu'o'i waƙoƙin tsafi ko wasu alamu da ke nuni da girmamawa ga Alloli yanayi ko kakanni wannan ana ganinsa a matsa.. yin hanya ta tsadarwa da yanayi wanda zai sa amfanin gona ya bunƙasa ma'annoni da tushen ɗabi.. un noma waɗannan ɗabi'u sunada asali na tarihi da addini, misali wasu lokuta an ƙara tsarin shuka ko zaɓan lokacin girbi bisa wa su alamomi na halitta kamar sauyin yanayi da sauransu wannan ba kawai don samun amfanin gona bane inma don tabbatar da cewa anbi al'adar iyaye da kakanni suka ga da wanda ke da alaƙa da tsare-tsaren halitta abun mamaki ga baƙi ga masu zuwa daga waje ko waɗanda basu saba da irin wannan al'adu ba, ganinsu na iya zama abun mamaki suna iya ganin cewa ayyukan noma ba kawai aikin na yau da kullum bane amma suna ɓoye ma'ana mai ƙarfi sabida alaƙa da yini ko tsafi wanda ke da asali ga umman dake gudanar dasu mahimmancin aiwatar dasu ga manoman dake riƙe da waɗannan al adun, ayyukan suna taima kawa wajen tabbatar da cewa an sami haɗin kai tsakanin yanayin ƙasa da kuma al'umma wannan haɗin kan na iya haifar da ƙarin albarka ga gonaki ta hanyar inganta lafiyar ƙasa da yawan amfanin gona duk da cewa sirrin ma'ana ba'a bayyana ga kowa ba a taƙaice wasu ɗabi un noma na al'ada suna ɓoye asiri ga manomi na musamman wanda suka samo asali tun daga tsohuwar al'ada wannan na iya kasancewa abun mamaki ga baƙi domin sannin ganin cewa ba kawai aikin noma bane harma da ilimin tarihi da tsafi dake haɗa al'umma da yanayi

Yadda nake ji idan mutane daga wani al'ada suna amfani da dabarun noma na gargajiya ba tare da fahimta ko girmamawa ba ayyukan noma na gargajiya suna da ma'ana me zurfi a al'adun mu su ba kawai hanyoyin noma bane amma suna da alaƙa da tarihi, addini, rayuwa da yadda muke hurɗa a duniya idan wasu daga wata al'ada suka karɓi waɗannan dabarun ba tare da cikakken fahimta ba ko kuma ba tare da girmamawa a a asalin su ba hakan na iya haifar da jin daɗi ko rashin jin daɗin gwargwadon yanayin da abinda ke faruwa idan ana yankan da girmamawa da fahimta idan mutane daga wasu al'adu suna koyo da gaskiya suna fahimtar dalilai da ke bayan waɗannan dabarun noma kuma suna girmama asalin su hakan yana sani alfahari yana nuni da cewa al'adan mu da dabarun noma suna da amfani sosai har ma wai suna da sha'awan su hakan yana iya zama da dama don mu ilmantar da wasu game da yadda muke noma da dalilan da ke bayan wannan waɗannan hanyoyi idan ana yin haka ba tare da fahimta ba, idan mutane daga wata al'ada suka fara amfani da dabarun noma namu amma ba tare da fahimta ba mahimmancin su ba hakan na iya sani inyi damuwa misali idan wata al'ada ta ɗauki wata ɗabi'a ta noma ta gargajiya amma ta canja ma'anar ta ko tayi amfani da ita ba dai-dai ba hakan na iya rage darajar ta a idon mu idan har ba'a girmama asalin ta ba ko aka juya ma'anar ta zuwa wata hanya mara kyau hakan na iya sa mu ji kamar an ƙwace mana wani ɓangare na al'adar mu idan ana yin hakan dan amfani kawai idan wani yanayi yana amfani da dabarun noma namu kawai dan ribar kan sa ba tare da girmamawa ba hakan na iya zama abin takaici idan har wasu suna amfani da wannan fasaha ta gargajiya ba tare da ambaton inda suka samo ta ba ko ba tare da bada girmamawa ga mutanen da suka ƙirƙire ta ba hakan yana iya sani jin haushin rashin adalci idan kuma ana canza sunan dabarun noma namu dan su dan su zama kamar wani abu daban ko ana amfani da su a hanyoyi da basu dace ba hakan na iya rage darajar ilimin noma na gargajiya mahimmancin koyar da bayanai dan mutane suna son amfani da dabarun noma namu yana da kyau a basu ilimi kan yadda ake yin su da kuma mahimmancin su a cikin al'adan mu idan har muna iya koyar da su game da al'adar mu da kuma dalilin da yasa muke amfani da waɗannan dabaru hakan zai iya kawo fahimta da haɗin kai idan har ana girmama al'adu mu kuma ana fahimtar su yadda yakamata ba zai zamo matsala ba, idan wasu daga wasu wuraren suna amfani da su.

Ya ya kake ji idan matasa sun dai na amfani da hanyoyin noma na gargajiya da ke da alaƙa da al'asdu da tarihi. Sai su aka rungumi sabbin hanyoyin zamani, da fasaha. Fasaarar cikakken bayani a Hausa. Wannan tamabay tana tambaya tambayar ra'ayi ko martanin da matasa su ke dia na amfani da tsufaffin hanyoyi na noma da suka sami asali daga iiyayensu ko kakanninsu. Waɗanda ke da alama da tasirin al'adu um a maimakon haka, sai suka rungumi sabon hanyoyin noma dake amfani da fasaha injina da sababbin dabaru na zamani. A cikin al'adu da dama, noma ba wai kawai hanyar samun abinci bace, har ila yau, yana da nasaba da al'adu addini da tarihinsu. Akwai wasu hanyoyin noma da ke da ma'ana ta musamman kamar yin noma bisa kalandar gargajiya ko lokutan addini, yin amfani da wasu kayan aiki, na hannu waɗanda ke da alaƙa da tarihi da al'ada. Sarrafa amfanin gona hanyoyin gargajiya na na iyali ko ƙungiyoyin al'umma. Tsarin barin noman gargajiya Idan matasa su ka bar waɗannan hanyoyin yana iya haifar da fa'idoji da kuma illoli fa'ido ji sabbin hanyoyin noma na zamani, na iya ƙara yawan amfanin gona. Fasaha, tana taimaka wajen rage wahala a fannin noma. Za a iya samun amfanin gona cikin sauri da inganci, illoli rasa wasu al'adar gargajiya da suka shafi noma yiwuwar mantawa da hanyoyin noman da suka taimaka ga ɗorewar yanayi. dogaro da fasaha, da kayan zamani wanda zai iya zama matsala idan babu isassun kayan aiki ko tallafi. Martani: ko ra'ayi game da waɗannan batun ya na iya banbanta ya danganta da yadda mutum ke kallon cigaba wasu zasu ce hakan abu ne mai kyau saboda yan akawo sabbin hanyoyi masu inganci, yayi da wasu kuma zasu damu da yiwuwar rasa tarihi da al'adun da ke da alaƙa da noma.

Ana bukatar a bada labari na musamman game da wata sabuwar hanyar noma da aka gwada wace keda wata alaka da al'ada ko wata alama ta gargajiya sannan sakamakon ya kasance mai kyau wannan na iya nufin amfani da wata tsohuwar hanyar noma da ba'a saba da ita ba kuma ta bada sakamako mai kyau hada wata sabuwar dabara da al'adar noma ta gargajiya idan sakamakon ya zama abun mamaki amfani da wata dabarar noma wadda ke da wata ma'ana ta musamman a cikin wata al'ada ko addini misali a wani gari dake arewacin nigeria, wani manomi mai suna malam ummar ya yanke shawarar kwada wata tsohuwar hanyar noma da kakannin shi suka dade suna amfani da ita al'adar akwai wata hanya ta noma da ake kira noman tsarki wace akeyi a wasu ranaku na musamman na shekara wannan hanyar tana bukatar a shuka amfanin gona bayan anyi addua kuma an zabo wani fili da ake ganin yana da albarka a cikin shekaru da dama mutane sun dena amfani da wannan hanyar saboda amfi amfani da sababbin hanyoyin zamani amma malam umar ya ayanke shawarar kwada wannan tsohuwar hanyar tare da hada ta da sabbin dabaru yayi amfani da sabbin irin shuka amma yabi tsarin da kakannin shi suka bi wato shuka ta rana ta musamman da kuma yin adu'a kafin fara noma bayan watanni da dama amfanin gonar sa yafi na sauran manoma yawa da inganci mutane a kauyen sunyi mamaki saboda filin daya noma bai kasance mafi girma ba amma ya fiyin sauran tasiri daga baya wasu manoman sun fara kwada irin wannan hanyar suna hada dabarun gargajiya da sabbabin fasahohi kuma hakan ya taimaka wajen bunkasa noman kauyen abinda ake nufi da wannan labarin, wannan labarin yana nuna cewa wasu tsofaffin hanyoyin noma da keda ama'ana ta musamman a noma na iya bada sakamako mai kyau idan akayi amfani dasu ta hanya mai dacewa, hakan na nuna cewa hada al'adu da sabbabin dabaru na zamani na iya haifar da nasara a noma yana nuna mahimmancin al'adu a cikin noma domin wasu hanyoyi da ake gani kamar gargajiya na iya zama masu amfani matuka

bayani kan yadda noma keda wata alaka da al'ada addini ko wani abu alamar gargajiya ke taimakawa wajen karfafa hadin kan al'umma wannan na iya nufin hanyoyin noma dake bukatar hadin kai da aiki tare noma da akeyi a wannan lokacin na musamman bisa al'ada ko addini yadda irinwa wadannan ayukan ke sa mutane su zama kamar yan uwa su taimaka ma juna kwarewa da mutum ya taba samu da tafi birge shi a irin wannan yanayi yadda hanyoyin noma na gargajiya ke hada al'umma a wasu al'ummomi noma bawai kawai hanyar samun abinci bace har iyalau yana zama wata hana ta dorewar zumunci hada mutane tare da kuma kiyaye al'adu ko wasu hanyoyi da hakan ke faruwa noman hadin gwiwa aikin gayya a wasu yankuna idan lokaci yayi na noma ko girbin amfanin gona mutane kan hadu suyi aiki tare wannan yana rage nauyin aiki yana kuma karfafa zumunci a tsakanin yan uwa da abokai na arziki? bayan kammala aikin akanyi bukukuwa raye raye da cin abinci tare wanda ke kara hadin kai amfani da kalandar gargajiya akwai wasu lokutan na shekara da ake ganin sunfi dacewa da shi shuka ko girbi bisa al'ada ko addini misali awasu al'umma ana da ranakun noma na musamman dake alaka da addu'oi ko bukukuwan gargajiya wannan yana sa mutane su kasance tare suyi biki da kuma taya juna murna hanyoyin gargajiya na kare gonaki da amfanin gonaa wasu wurare ana da hanyoyin gargajiya kamar yin addu'oi saka wasu alamomi a gona ko yin sadaka kafin noma wadannan abubuwan sun hada da da al'umma domin mutane kan taru suyi addu'a tare kuma kuma suyi taya juna wannan aikin mafi ban sha'awa kwarewa a irin wannan yanayin a wani kauyen an saba yin wannan bikin da ake kira bikin shuka wanda akeyi a farkon lokacin damina a wannan bikin dukkanin maza da mata na kauyen suka taru a wani fili na musamman tsofaffi sukan koyar da matasa yadda ake amfani da wasu hanyoyin noma na gargajiya bayan an gama shuka akanyi kide kide raye raye da cin abinci tare ana kuma yin addu'oi domin samun albarka da girbi mai kyau wata rana wani saurayi mai suna musa wanda ya dade da abinyi ya dawo kauye kuma ya shiga wannan bikin kafin kafin haka yana tunanin cewa noma bashida wata ma'ana sai wahala amma bayan ya shiga wannan bikin ya fahinci cewa noma yana yana dora zumunci yana koyarda hakuri da hadin kai daga wannan rana musa ya yake shawara cewa zai dinga komawa kauye ko wace shekara domin shiga wannan biki

Wata dabarar noma da ake yin ta tare da wani tsari na bikin addu'a ko wani abu na al'ada. Sannan a bayyana dalilin da ya sa wannan hanyar take da muhimmanci a rayuwar mutane. ko al'umma. Wannan na iya haɗawa da wani bikin noma da ake yi kafin ko bayan girbi. Wata addu'a ko wani tsarin ibada da ake yi kafin shuka amfanin gona. Wata al'adar gargajiya da ake bi, domin samun albarka ko kiyaye amfanin gona. daga cututtuka. misali wata hanyar noma ta gargaiya da ke da bikin al'ada. A wasu sassan jahohi ko nahiyoyi musamman a yankunan Hausawa. Akwai bikin kwashe gona, wanda ake yi bayan an gama girbi. Wannan biki yana da matuƙar muhimmanci da tasiri ga al'umma. Saboda yana nuna godiya ga Allah da kuma haɗin kan noma. manoma. Tsarin bikin kwashe gona, addu'ar gona. Kafin a fara kwashe amfanin gona daga gona gaba ɗaya, akan tara manyan mutane, da malaman addini yin addu'a Ana godiya ga Allah saboda nasarar girbi, Sannan a nemi kariya daga kowace irin masifa a shekar mai zuwa. Haɗakar iyali da abokai. A wannan rana dukkan ƴan uwa abokai da maƙwabta kan taru don taimakwa wajen kwashe amfanin gona. Manoma sukan yi amfani da wannan damar don nuna zumunci da haɗin kai inda kowa ke taimaka wa juna. Bukukuwan al'ada. Bayan an gama aikin gona, ana yin biki wanda ya ƙunshi kaɗe-kaɗe da raye-raye da cin abinci tare. A wasu wurare ana da wata, tsohuwar al'ada, inda tsofaffi ke ba wa matasa shawara kan rayuwar darussan noma. Wasu sukan yi wasan gargajiya kamar sharo, a wuraren fulani, ko kokowa a wasu yanku nan. Muhimmancin wannan hanya a rayuwa. Wannan ɗabi'ar tana da muhimmanci sosai ga al'umma saboda tana haɗa al'umma ta hanyar kawo mutane wuri guda, domin yin aiki tare da kuma murnar girbi. Ƙarfafa godiya da haƙuri. manoma suna fahimtar cewa noma yana ƙaddara haƙuri da addu'a. Kare al'adu. Biki yana tabbatr da cewa tsofaf fun hanyoyin noma da al'adun gargajiya ba su basu ɓace, ƙarfafa zumunci zaman lafiya, ƙarfafa zaman lafiya saboda mutane na taimaka wa juna, hakan yana rage gaba. da husuma a al'umma.

Ana buƙatar a bayyana yadda wasu hanyoyin noma da ake yi bisa tsarin al'ada ko addini ke asa mutum ya ji kamar yana bin sawun kakanninsa. Yana kuma girmana tarihinsu da al'adarsu. to wannan na iya kasancewa ta hanyoyi kamar bin tsarin noma na gargajiya da iyaye da kakanni suke yi amfani da shi. Yin biki ko addu'a kafin noma bayan girbi kamar yadda ake gada daga kaka da kakanni amfani da kayan aiki na gargajiya. ko hanyoyin noma da ke da alaƙa da al'adar iyali ko ƙabila. kare al'adun noma da ke gaba da ɓacewa ta hanyar koyar da matasa ko bin tsofaffin hanyoyi. Yadda hanyiyin noma na gargajiya ke haɗa mutane da kakanninsu bin tsofaffin hanyoyin noma A wasu al'ummomi ana da tsarin noma da aka gada daga iyaye da kakanni misali akwai manoma da har yanzu suke amfani da aska da garma wajen shuka ko gyaran gona. wannan ya sa mutum ya ji kamar yana bin sawun kakannin sa, yana kuma kare tarihi da al'adar iyali. Noma bisa kalandar gargajiya. A wasu wurwre ana bin kalandar gargajiya wajen fara noma, wanda ke da nasaba da lokaci da kakanni suka tsara misali wasu ƙabilu suna fara bayan wani biki na al'ada ko lokacin wani tauraro a sama to wannan yana haɗa mutum da tsarin rayuwar kakanninsa yana kuma tabbatar da cewar tsohuwar hikima ba ta ɓace ba. Addu'ar bukukuwa kafin biyan girbi, Al'adar Hausawa ana da bukukuwa kamar bikin kwashe gona ko bikin bauta idan aka yi addu'o'i don samun albarkar noma a wasu wurwren ana, yanka rago ko shanu domin godiya, godiyar girbi. kamar yadda kakanni suka saba yi. Wannan hanya ce ta girmama kakanni, da kare al'ada da suka bari Koyar da matsa dabarun noma na gargajiya. a wasu al'ummomi tsofaffi sukan koyar da matasa yadda ake noma ta hanyoyin gargajiya wannan yana tabbatar da cewa ba a man ta da al'adun kakanni ba kuma ana girmama gadon al'umma. Misali na wannan hanyar noma da ke girmama kakani. A wasu sassana Najeriya akwai bikin ranar shuka idan, inda dukkanin iyali ke Inda dukkanin iyali ke taruwa don yin addu'a kafin a fara shuka amfanin gona. A wannan rana dattawan gari sukan bada shawara ga matasa kan yadda ake noma bisa hikimar gargajiya ana amfani da tsofaffin kayan aikin don tunawa da irin wahalar da kakanni suka sha wajen noma.

akwai hanyoyi da dama da aiyukan noma na al'ada ko na alaman noma suke taimakawa al'umma wajen daidaita kansu da sauye, sauyen muhalli kin shawo kan matsaloli al'adan noma akwai wasu aiyuka da kee da alaka da al'adu imani ko alamomin na gargajiya dake taimakawa wajen kare muhalli da kuma tabbatar da albarkan anfanin gona musali adana alkarkatu wasu al.. wasu alummomi, suna anafani da hanyoyin noma na gargajiya kaman dashen itatiwa a gefen gonaki dan hana zaizayan kasa ko kuma shuka nauikan tsirrai da ke jure fari dan ra ge illa rayuwa da yanayi ana anfani da alamomi na al'ada kamar kallon yanayi daban don sanin yaushe ya dace a fara noma wanda ke temakawa wajen kaucewa asara karfafa hadin kai aiyukan noma na gargajiya su na hada mutane tare guri guda inda ake yin noma a matsayin aiki na kungiya wan nan yana rage wahala da kuma karfafa zumunci da kaunan juna ga manoma kare muhalli a wasu hurare ana anfani da hanyoyin noma na al'ada wajen kare muhalli kaman hana sare dajika ko kuma anfani da shirren dake taimakawa wajen dawo da ingan ingancin kasa magance matsalolin tattalin arziki wasu aladun noma suna taimakawa wajen daidaita tatalin arziki a tsakanin mutane kaman noma da musayar kaya tsakanin al'umma don gujema tsadar rayuwa a takaicen takaitawa aiyukan noma na gargajiya sun kasance wata hanya ce ta dacewa da sauye-sauyen muhalli taimakawa wajen samar da abinci da kuma arziki da kuma tabbatar da dorewan albarkatu ga al'ummomi

aikin noma yana da nau'oin aiyuka masu wahala dake bukatar karfi da juriya ga wasu dake cikin manyan, aiyukan dake da wahala sosai da kuma yadda ake shawa kan gajii kan gajiyar da ke tattare da su wasu da ga cikin aiyukan da suka fi walala a noma kyara kyarawa da shirya kasa yana daukan lokaci da kokari sosai dan fasa kasa da juyata kafin shuka musamman idan ana anfani da hannu ko karamin kayan aiki maimakon injina shuka iri a wasu hurare ana shuka iri da hannu ko da wani karamin rake wadda ke bukatan durkusawa na tsakon lokaci wan nan yana iya haddasa gajiya da cikon baya iro irogon ruwan shuka idan baa ingancecen tsarin ban ruwaba sai a rinka daukan ruwa, da hanu da ga rijiyar kasa, ko kuma daga tafki wadda ke buklatan karfi da juriya sosai yan kan ciyawa da goge shuka wani lokaci ciyawa na cin gaban.. na cin gaban shuka wan da ke bukatan ciresu da hanu, ko da wata babbar huka wan nan aiki na bukatan kokari sosai girbin anfani aiyukan girbi kaman girbin shinkafa masara ko rake suna bukatan kokari sosai musamman idan ana girbi da hanu ko da karamin abin noma daukan kaya bayan girbi a na bukatan daukan kaya kaman buhun hatsi rake ko tumatur daga gona zuwa gida kai ko kasuwa wan da ke bukatan karfi sosai, yadda ake shaho kan gajiyan da da take tattare da aiyukan noma sarrafa lokaci manoma suna kokarin raba aiyuka dan kada su dauki lokaci mai yawa suna yin aiki ba tare da hutuba musali sukan fara aiki da safe, kafin su kana tayi zafi sosai anfani da kayan aiki na zamani yawancin manoma suna kokarin samun injinan noma kaman matattaran ruwa injin ban ruwa ko kuma tarak motoci domin rage wahalai aiki hutawa, hutawa da shan ruwa domin gogewa gajiya mai tsanani ana hutawa lokaci lokaci da kuma shan ruwa mai yawa dan, gugema bushashshewar jiki hadin kurwa a cikin aiyuka a wasu alummomi anayin noma tare da matsayin aiki na kungiya a cikin gaiya idan mutane ke taimakawa juna domin rage wahala cin abinci mai gina jiki ma noma suna bukatan cin abinci mai karfi kaman gero, tuwo, doya, wake da naman dabbobi doimin su sami karfin yin aiki ba tare da gajiya da sauri ba aiki da dabara wasu aiyukan kamar ban ruwa da girbi anayin shi, da dabara, domin rage wahala misali ana iya shuka irin shukoki da basu bukatan yawan ruwa ko kuma anfani da hanyoyin girbi dake rage bukatan karfin jiki

Aiki a gona yana da wahala sosai kuma idan mutun ya gaji ba tare da hutawa ba yana iya samun haɗari ko rauni ga bayani dalla-dalla kan irin wannan matsala da kuma abinda zai iya ko yau daga hakan yadda gajiya zata iya haddasa hatsari a gona rashin kula da kayan aiki idan mutun ya gaji yana iya rasa hankalin sa yayin amfani da kayan aiki kamar wuƙa, fatanya, lauje, ko reza wanda zai iya haddasa rauni faɗuwa ko tunɓuke lokacin da mutun ya gaji sosai ƙafar sa na iya haura kan dutse, itace ko wani kaya a gona kuma hakan na iya sa shi ya faɗi ya ji ciwo suma ko rashin ido idan ana aiki a rana me zafi sosai ba tare da isashen hutu ba gajiya na iya sa mutun ya suma ko ya dena ganin abu da kyau wanda zai iya janyo hatsari ɗaukar kaya fiye da ƙarfi idan mutun ya gaji amma yana ƙoƙarin ɗaukar kaya me nauyi kamar buhun hatsi, ko rake, zai iya yin rauni a baya ko wata kafa hatsari da injin noma idan ana amfani da injinan noma kamar tarakta ko matattaran ruwa gajiya na iya samun mutun ya kasa maida hankali kuma hakan zai iya jawo haɗari misali na wani lokaci da gajiya ta haddasa rauni akwai wani lokaci da wani manomi yana aikin girbin rake ya safe tsawon lokaci yana yankawa ba tare da hutawa saboda gajiya ya rasa hankalin sa kuma yayi yunƙurin ɗaga babban ɗan rake da wuƙa a hannun sa be lura ba se wuƙar ta yanke masa yatsa bayan wannan haɗarin ya faru sai ya gane cewa yana da matuƙar mahimmanci a dinga hutawa a kowani lokaci kuma a daina aiki idan gajiya tayi yawa abubuwan da ake koyo daga wannan ƙwarewar hutawa lokaci-lokaci kada ayi aiki ba tare da yin hutu ba ana buƙatar ɗan hutu kowanni awa ɗaya ko biyu domin rage gajiya, cin abinci da shan ruwa ida mutun bai ci abinci mai ƙarfi ba ko be sha ruwa mai kyau ba yana iya yin gajiya da sauri amfani da kayan aiki da hankali yana da kyau ai aiki da hankali musamman idan ana amfani da wuƙa ko sauran kayan aiki masu haɗari gujewa aikin fiye da ƙima idan mutun yana jin gajiya sosai, yana da kyau ya dakata ya huta kafin ya cigaba da aiki aiki da haɗin gwuiwa, a wasu lokuta idan an yi aiki tare da wasu ze fi sauƙi kuma hakan zai rage wahalar gajiya.

A lokacin noman rani ko damina akwai ayyuka da yawa da dole ne a yi su cikin lokaci domin tabbatar da cewa amfanin gona ya girma da kyau kuma ba'a yi asara ba saboda haka yana da matuƙar mahimmanci a tsara ayyukan yadda yakamata domin kaucewa gajiya mai yawa da kuma samun daman yin duk abinda ake buƙata ga yadda ake tsara ayyuka da sarrafa nauyin aiki dan gujewa gajiya ko ƙarin wahala tsara ayyuka da sa mahimmancin su ayyuka masu gaggawa da dole misali idan lokacin shuka yazo dole ne a fara shuka iri cikin lokaci domin amfanin gona ya samu isashen ruwa da lokacin girma ayyuka masu sauƙi amma wajibi kamar cire ciyawa daga shuka ana iya rarraba wannan aiki a hankali domin kada ya gunduri mutun ayyuka masu jinkiri wasu ayyukan kaman gyaran gonaki ko tanadi takin zamani na iya jira idan babu damar yin su nan da nan yin aiki da lokaci me sauƙi aiki da safe da yamma a cikin kwanaki masu zafi yana da kyau a fara aiki da sassafe kafin rana tayi zafi sosai ana kuma iya cigaba da wasu ayyuka bayan yamma rarraba aiki da cikin rana maimakon yin aiki gabaɗaya cikin sa'o'i da yawa ana iya hutawa lokaci-lokaci domin rage gajiya yin aiki da taimakon wasu amfani da iyali ko ma'aikata dan akwai ƙarin aiki ana iya yin amfani da taimakon ƴan'uwa ko ma'aikata domin rage wahala aikin gayya, a wasu al al'ummomi ana yin aikin gayya idan mutane ke taimaka ma juna domin yin aiki cikin sauƙi amfani da kayan aiki na zamani idan akwai damar amfani da injin noma kamar motoci, matattaran ruwa ko injin fesa taki yana taimakawa rage wahalar aiki amfani da bututun ban ruwa maimakon ɗaukan ruwa da hannu na rage gajiya sosai kulawa da lafiya da jiki shan ruwa mai yawa yana da mahimmanci a dinga shan ruwa domin gujewa bushewar jiki cin abinci me ƙarfi ana buƙatar cin abinci me gina jiki kamar tuwo, wake, doya da kayan lambu domin samun ƙarfin jiki samun isashen bacci idan mutun bai huta da kyau ba, ba zai iya jin gajiya da sauri gujewa yin aiki fiye da ƙarfi yana da kyau a san iyakan jiki kuma a daina aiki idan gajiya tayi yawa, idan amfara jin kasala ko ciwon jiki yana da kyau a huta domin kada a jawo cuta ko rauni a lokacin noman damina ko rani yana da mahimmanci a tsaya a ayyukan yadda ya dace domin gujewa gajiya da rauni.